Zvinobaakurudzirwa maningi kuti vana vedu vachiri vacheche zviyani tipote teimboenda navo kuzvipatara veindoongororwa nekubairwa kona ikweyo .Zviro zvakabaakosha maningi ngekuti zvinoite kuti vana vedu vakure vaneutano hwakanaka.

Chiro chakabanaka maningi kuti vantu vebazi rezveutano vahambe muma ntaraunda mwedumo veikurudzira nekudzidzisa vanhu pamusoro pemabatirire anoite zvirwere zvakadai kunge besha mupengo, shuramatongo kana ana marariya.

Chiro chakanaka maningi kuti vantu vebazi rezveutano vaite ongororo pamusoro pezvirwere zvakasiyana-siyana. Ngekuti zvinenge zveikonzerwa nei, zvimweni zvakabata vantu vakawanda sei kana muri mumantaraunda mwedu umu zvinoite kuti utano hwedu huchengetedzeke.

Zviro zvinobakurudzirwa chiri chirohe chakanaka kuti vantu vebazi rezveutano vapote veihamba mumanharaunda mwedumwo veidzidzisa vantu pamusoro pezvirwere zvakasiyana siyana zvinoibata vanhu nemadziirirwo azvinokwanisa kuitwa , zviro zvakabakosha.

Chiro chinokurudzira kuti vantu vebazi rezveutano pavanenge veishanda kumabasa kwawoyo kudai kune zvipatara vapfeke zviro zvinovadziirira kubva mukubatire zvirwere zvakasiyanasiyana zvinenge zveirwariwa nevarwere vanenge vari kona ikweyo ndizvo zvakabaakosha kuutano hwavo.

Chiro chakabaanaka maningi kuti vantu mumantaraunda mwedu umu nemukugaramwo titeedzere zvetinokurudzirwa pautano zvakadaiko ngekuti munthu ukaenda kuchimbuzi wabveyo unofana kushambe nyara dzako, zvirozvizvi zvakabaakosha.

Zviro zvakanaka ende xvakakosha zvimokurudzirwa maningi kuti mwana achiti mudoko kudai awane zvekudya zvineutano ande zvakakwana kutiasabatws ngezvirwete zvakadai ngaana ngaanakwashiyoka zvinobata ana adoko. Chiro chakanaka kuti mwana aone zvekudya zvake zvakaenderana naye kuti Akure ane utano.

Kana muntu arwara zviyani ngezvirwere zvakasiyana-siyana, chiro chakanaka maningi kuti aende kuzvipatarayo awane rudetsero. Wasvika kwona ikweyo unobairwe majekiseni anobairweyo, unobaabveyo wozwa zvirinane.

Kupfeke zviro zvakadaiko ngemamasiki uri kune antu akawanda zviyani chiro chakakosha maningi nekuti chinochengetedze utano hwako iwewe nemuntu unenge aripadhuze newe zviro zvakanaka maningi kudaiko ngenguva iyani yakamboite kovidhi naitini iyani vantu vaitopfeka mamasiki ende zvaigarika ngekuti muntu unenge wakazvidzivirira iwewe wakadzivirira nevari padhuze newe chiro chakabanaka ende chakakosha chinokurudzirwa.

Kana vana vedu varwara zviyani chiro chakakosha ende chakanaka maningi kuti tiende navo kunana Chiremba vaonekwe kuti chiinyi chinenge cheinesa mwana awane kudetsereka abereki atifani kugara neana mudzimhatso kana mwaona mwana eirwara mwana unofana kuendeswa kuchipatara odetsereka nenguwa

Zviro zvakakosha maningi kuti muntu warwara zviya-zviya weiende kuchipatara uhambe wakapfeke masiki. Ngekuti utachiwana hunosanganikwa nahwo muchipatara umu hwakawanda-wanda ngekuti munhu munogara arwere. Ende muntu arwara zviya-zviya unoenda kuobairwe majekiseni kuti ukasire kuzwe zvirinani. Ngekuti mishonga ineiyi inobaashanda zvemene.

Nzvimbo dzakadaiko ngezvibhorani inzvimbo dzakabakosha kuti dzinge dzakawanda mumantaraunda mwedu umwo ngekuti vantu mvura yakachena inovakoshera maningi. Zvinoite kuti tidzivirirwe kubve kuzvirwere zvakadaiko ngekhorera kana mvura ikawanikwa yakakwana munharaunda.

Chiro chakabaanaka maningi chirichozve chakakosha chekuti vantu vebazi rezveutano vanopota veimbohamba mumantaraunda medu umu, veitidetsera ngezvekurya zvakasiyana-siyana. Zvirozvi izvizvi zvakabaanaka, zvakatikosherahe pakugarisana kwedu.

Muntu wega wega unekodzero dzekurapwa kuzvipatara kana arwara muntu wega wega unekodzero yekuende kuchipatara kopuwe mishonga saka zviro zvakabaakosha maningi kuti muntu ega ega Ange eikwanisa kuita zviro zvona izvizvi zviro zvakatikoshera kuutano hwedu.

Zviro zvakadaikwo ngemugodhi zviro zvakabaatikoshera mumantaraunda mwedu umwo ngekuti zvinoitawo kuti vantu vawane mvura yakachena yekumwa zviri zviro zvinoitazve kuti zvirwere zvakadaikwo nga ndiana korera zvidziviririke ngekuti kutamika kwemvura kunokonzerese zvirwere zvakawanda wanda.

Mabazi anodetsera vana akadayi ngeUNICEF akabaatikoshera maningi ngekuti vana vayani vanenge veitambudzika vayani vanenge veiende kuzvikora vasina zviro zvakadayi ngebhutsu kana kuti mabhuku. UNICEF inobaadetsera vana vona avavo.

Mabazi akadaiko ngeUNICEF mabazi akaosha maningi ngekuti anodetsera vana vedu zvkanyanya kuzvikorayo vamweni vana vanotengerwa zvakadaiko nemabhegi ekuenda nawo kuchikora vamweni veipuwa mabhuku nezvinyoreso zvinodiwa kuchikorayo zvirozvo zvakabainaka maningi.

Antu tino kurudzirwa maningi pautano hwedu kuti muntu kana washandise chimbuzi ushambe nyara dzako nemvura inorumba uyehe kana muntu wabate zviro zvakasvipa chiro chinokurudzirwa kuti ushambe nyara dzako zvinot ichengetedzera utano hwedu.

Chiro chakabai kosha maningi kuti vantu vebazi re zveutano vahambewo ku nzvimbo dzakadaiko ngekuma ruzevha iyo vei detserawo vantu variyo kona ikweyo ngezviro zvaka siyana siyana kudaiko nge mishonga ne mapirizi ne zvimweni mweni zvinodiwayo kona ikweyo.

Chiro chaka kosha maningi muma ndaraunda mwedu kuti muntu weshe akwanise kuwane zviro zvine chekuita ngezve utano kudai ko ngekuti muntu weshe unofane kudai eyi kwanisa kuende ku chipatara eyi rapwa kona ikweyo kana arwara zviro zvakati koshera muma ndaraunda mwedu.

Mvura ndoupenyu, mvura yakatikoshera. Saka tinobaakurudzirwa maningi mumantharaunda mwedumwo, kuti tichengetedze patinochere mvura dzedu pakachena kudaiko ngekumigodhi kana kweshe kwatinochere mvura dzedu. Zvakanaka maningi kuti tikuchengetedze kurambe kwakachena.

Chiro chakabanaka maningi kuti abereki ana edu eikura zviyani , tiadzidzise kuita mabasa akadaiko ngekochera mvura kumigodhi zviro zvakabanaka kunyanyanya kuana echisikana kuitira kuti kwavanozororwayo vange veiziya mabasa epamhatso.

Mabazi anodetsere vana akadaiko ngana unisefi akabanaka ende akatikoshera maningi ngekuti anodetsere vana vayana vanenge veitambudzika vayani ngezviro zvakasiyana -siyana zvinenge zveidiwa kuzvikora.

Mvura chiro chakabaakosha chiri chiro chekuti achifaniri kutomboshaikwa mumantharaunda mwedu umu ngekuti mvura yakatikoshera tinodetsereka maningi kana tine mvura ngekuti zviro zvizhinji zvinoshandiswa mumambuzi moumu zvinenge zveide mvura.

Zviro zvakabanaka maningi kuti vantu mumantaraunda mwedu umu, teichere mvura kunzvimbo dzakadai kuzvinyuka kana kuzvibhorani iyo, tiremekedzane maningi teiti watanga ndiye unotangawo kuchera, zviro zvinoite kuti tigarisane zvakanaka mumantaraunda mwedu.

Bazi rezveutano ibato rakabaakosha maningi mumantaraunda mwedu umu endi zviro zvakabaanaka ende tinozvibonga maningi nekuti vantu vanava havasarudzi kuti iyo muntu mupfumi kana kuti murombo kana kuti muntu uwu wakakura kana kuti mwana mudoko. Vanobaadetsere vantu zvakafanana ende zvinoenderana. Tinobaade kuzvibonga maningi zvirozvo.

Mvura chiro chakanaka maningi kuti chiwande, uye chisatomboshaikwa mumanharaunda mwedu umwu ngekuti mvura yakabaakosha maningi. Saka zviro zvakabaanaka kana migodhi ikawanda kudaioo munharaunda, kana zvinyuka zviyana zvinocherwa mvura ngeantu. Zvirozvo izvozvo zvakabaakosha kuti zvinge zvakawanda ngekuti utano hwedu, zvinotichengetedzere utano hwedu. Mvura ikaite shamani kudaioo aaa zviro azvizomiri zvakanaka.

Antu veisangana vakawanda zviyana vakaite mapoka mapoka akawanda zviro zvinenge zvakabanaka ende zviro zvinobakuridzirwa kuti vantu vavharidzire miro dzavo nemiromo yavo kuti vantu tisatapudzirane zvirwere zvakasiyana -siyana zvatinenge teizwa zvakadaiko ngechikhosoro.

Kuchengetedza utano hwedu zviyani pakugara kwedu nemukurarama zviro zvakabakaka maningi ende muntu waenda kuchimbuzi zviyana chiro chakanaka kuti ushambe nyara dzako ngesipo nemvura inoyerera. Zviro zvakabakaka ende zviro zvinokurudzirwa pautano.

Chiro chakakosha maningi kuti tifundise ana edu kuti kana abve kuchimbuzi unofanire kushambe nyara dzake ngesipo nemvura yepatepi, kuti maoko ake anyase kuchena.

Mwana edu eikura chiro chakanaka ende chinokurudzirwa kuti vadzidziswe mabasa epamhatso akadai ngekuende kochere mvura kuzvinyuka kana kuzvibhorani. Zviro zvakabanaka maningi kuitire kuti vana vakure vakangwara veiziya mabasa epamhatso. Kuitira kuti vaanababa nanamai zvisazoanesa.

Vantu vanoona nezveutano , vantu vakabaa tikoshera maningi mumandaraunda mwedu umwo ende vantu ivavo tinobaa vabonga maningi ngebasa guru ravanobata mumandaraunda mwedu umwo, vanotidetsera maningi ende vanotidzidzisa maningi zviro zvakawandisa, zviro zvoo tinobaide kubonga zviro zvakatinakira ende zvakatikoshera maningi.

Dzidzo chiro chakabatikoshera maningi sevana nevagari vemunyika yedu yeZimbabwe. Uye kudzidzisana kwakabanaka muntaraunda mwedumwo nemukugarisana mwedu ngekuti zvinodetsera kudaroko kuti muntu weshe unenge une ruzivo wezviro zvakasiyana siyana muntaraunda.

Munharaunda mwedumwo umwomwo zvakabaanaka kuti munge mune panobve mvura pakawanda wanda kudaiko ngematepi nezvinyuka nemigodhi chiro chakanaka maningi kuti anhu asambotoshoterwa ngemvura mumanharaunda umu ngekuti mvura ikatamika ndopakuzoita zvirwere zvakadai ngekorera saka mvura yakabaanaka maningi inge iripo isambototamiki.

Chiro chakabazwika maningi kuti vantu vayani vanenge vaine zvirwere zvepfungwa vaendesee kuchipatara vaende kuongororwa Kona ikweyo kana vaonekwe kuzi zvaavari azviiti kuti agarisane nevamwe vantu oondeswe kuchipatara chevantu vamweni zvakadaroko.

Chiro chakabaanaka maningi kuti vantu vebazi rezveutano nevanoona nezvevarwere vepfungwa vambofamba mumanharaunda mwedu umwo veidzidzisa vantu. Kuti kana muntu abatwa nechirwere chona ichocho zviinyi zvinofanira kuitwa. Zviro zvizvi zvinotiita tidetsereke maningi mumanharaunda.

Chiro chakanaka maningi chiri chirohe chakakosha kuti vantu vayana vanorwara ngepfungwa vawane nguwa yekugarwa navo pashi veidetserwa mbichana mbichana kusvika vapora, zviro zvakanaka maningi kuutano hwavo.

Chiro chakanaka maningi kuti muntu uyani unenge aonekwa kuti murwere wepfungwa aendeswe kuzvipatara zvevantu vakadaroko kuti oone rudetsero kwona ikweyo, zviro zvakakosha maningi ngokuti munhuwo uwowo akaenda kwona ikweyo unondoone rudetsero pamweni pakhona eizotopora odzoka kuita muntu wakati hwee.

Chiro chakanaka maningi kuti vakadzi vayani vanenge vakaroorwa, kana uine matambudziko aunenge weisangano nawo mumhatso mwo, zvakakosha kumboende koonawo vantu vayana vanoite zvekutsiura vayana, weitsiurwa kwona ikweyo nekudetserwa, zvakakosha maningi kupfungwa dzedu.

Chiro chinenge chakabaanaka kuti vanthu vayana vanezvirwere zvefungwa vayana vaone rudetsero ngenguwa yemene voendeswe kuzvipatara zvevanhu vanorware pfungwa kona ikweyo kuti voodetserwa.

Mazuwaanaa nyika yabaanaka ngekuti paane zvipatara zvinochengetwa antu ayana anenge eirwara pfungwa ayani, vanenge vaine pfungwa dzisina kunyase kumire zvakanaka, vanenge veide kudetserwa vayana. Zvipatarazvo zvabaayo zvekuti vantuvo avavo vanoendeswa kwona ikweyo vondodetserwa, veirapwa kusvika vapora. Zvirozvo zvakabaatinakira ende zvakatikoshera muntaraunda mwedu.

Kunyanya kufungisisa maningi kana kunyanya kudzamisisa maningi pfungwa hazvisi zviro zvakanaka ende hazvisizvo zvinokurudzirwa pautano hwedu, hazvizi kutinakira ngekuti muntu ukanyanye kufunga maningi zvinotume kuti BP izokwira kana kuti uzobatwa nezvimweni zvirwere zvakasiyana-siyana peikonzereswe nekunyanye kufungisise maningi saka hazvikuridzirwe.

Nzvimbo dzakadaiko ngezvipatara inzvimbo dzakatikoshera maningi muma nharaunda mwedumwo. Ngekuti kana muntu arwara zviyana ndokwaanorumba kona ikweyo kotsvake rubetsero. Zveshuwa vangume ikweyo unobavane rubetero rakakana nenguva.

Nzvimbo dzakadaikwo ngezvipatara inzvimbo dzakatikoshera maningi mumantaraunda mwedumwo, ngekuti kana tarwara zviyana ndikwo kwatinoenda ikweyo kowane rudetsero. Saka nzvimbo dzidzi dzakabatinakira dzakatikosherahe.

Vantu vazhinji vanoshanda muzvipatara vakadaikwo ngemadhokoteya vantuvo avavo vanopfeka magirazi mumadziso umu ngendaa yekuti madziso awo amqeni acho anenge eibatorwadza nenyaya yezviro zvavanoswera veiona mubasa mavo.

Mukore wataku rarama unowu chiro chakabai naka nekuti mu zvipatara mwo muntu uyani unenge eibai rwara zvaka nyanya uyana unoto puwe mubhedha wekuti agarire imwomwo eyi rapwa zviro izvozvo zviro zvakabai kosha zviri zviro zvakabai naka maningi.

Mazuva anaya nyika yedu yabanaka ende tinobazwe kudakara ngekuti muntu ukazwa zvinenge zvisina kumira zvakanaka munyama dzako kudai oo. Unokwanise kuende kuchipatara vosvika vosikaniva vooneke kuzi panenge paine dambudziko ngepari. Panoitwa zvakabanaka maningi endi zviro zvakatikoshera tobazvibonga senyika.

Zviro zvakabaanaka ende zviro zvinobaakurudzirwa kuti muzvikora munge mutoriwo nezvipatara zvemwo, ngekuti mwana akarwara ari pachikora, unenge eide rudetsero ngenguwa. Saka zvakabaakosha maningi kuti zvikora zvinge zviinewo zvipatara zvazvo kwona ikweyo.

Zviro zvinoda kubabongwa zvemene kuti muzvipataramo mubatwe varwere zvakanaka. Muntu kana aendeswe eyirwarara zvinea unoiswe pamibheda orapwa aripona papapa ,zvinhu zvakabanaka ende zvakanaka muhutano wemuntu weshe enenge echipinda muneimomo.

Zviro zvakadaikonge fiziyotherapy chiro chakanaka maningi ngekuti chinodetsera anhu vayana vekuti pamweni unonga akakuwara marenje aya unodetserwa kugadzirise marenje ake ayani eidetserwa kuti adzokedzane ,azwe zvirinani zvidzoke panzvimbo ende zviro izvi zvakaba anaka maningi ngekuti zvadetsera anhu akawanda maningi munyika mwatiri kurarama muno umu.

Nzvimbo dzakadaiko ngezvipatara inzvimbo dzakabaatikoshera mumantaraunda mwedu umu. Endi inzvimbo dzetinobaade kutenda maningi ngekuti kana muntu arwara zviyana ukabaaende kona ikweyo unoone rudetsero ngenguva ende rudetsero rwakakwana. Kashomani kuti muntu aende kuchipatara abveyo dambudziko rake risizi kudetserwa. Saka zviro zvekuti tinobaade kubonga endi zviro zvakabaanaka maningi.

Nzvimbo dzakadai nezvipatara inzvimbo dzakatikoshera ende zvakakosha maningi kuti zvipatara zviwande mumanharaunda umu kuti vantu vaone rudetsero nenguwa uye vantu vasawandisa maningi munzvimbo nekuti vantu munozoda kumirira kwenguva yakarebesa kuti muntu arapwe nzvimbo idzi dzikabawanda munharaunda chiro chinenge chakanaka ande chakosha tinobazvibonga kana zvikadaroko.

Zvipatara inzvimbo dzakabai tinakira maningi mu mandaraunda mwedumwo ngekuti tika rwara zviyana ndo patino wane rubetsero kona ikweyo saka nzvimbo idzidzi dzakabai tinakira zvakabai tikoshera maningi.

Zviro zvakakosha uye zviro zvinokurudzirwa kuti vabereki kana taenda nevana kuzvipatara zviyani tisasiya ana eigare pashi eikambaire pashi ngekuti pashi apa panotsikwa ngevanthu vakasiyana-siyana vanenge vahambe kunzvimbo dzakasiyana- siyana vamweni vanenge vapinde muzvimbuzi, vamweni vanenge vapinda paini vanthu vayani votsika pashi wosiya mwana eikambaira pona apapo azvisi zviro zvakanaka pautano hwedu saka vabereki ngatiche...

Parisepusheni ndipo panogashirwa vanthu ende ndipoi pavanodetserwa chiro chakakosha maningi nzvimbo dzakadai ngezvikora, mahofisi, zvipatara nedzimweniwo nzvimbo dzakadaroko kuti dzinge dziine risepusheni ngekuti zvinoite kuti munthu asvika zviyani asarashika aziye pekunanga uye awane rubatsiro nguwa ichipo.

Chiro chanaka maningi kuti muntu ega-ega ange eiziya pamusoro pezvirwere zvakasiyana-siyana zvinobate vantu nezvinozvikonzeresa. Zvirwere zvakadaiko naana korera. Chiro chakanaka maningi kuti vantu vadzidziswe mumandaraundamwo kuti zvinobatira sei ngekuti vantu anofanirahe kuzvichengeta sei zvakabaakosha izvozvo.

Chiro chakanaka maningi ende chiro chakakosha kuti mundu kana weyibate mishonga yakasiyana siyana kunyanya kune vayana vezve utano vayani chiro chakanaka kuti upfeke magirovhosi nekuti magirovhosi anaya anokudzivirire kubva kune zviro zvakasiyana siyana zvaunenge weyibata zviyani zvimweni zvachona zvinobaikwadze nyara dzedu sak zviro zvakanaka maningi kuti tidzivirire nyara dzedu nekupfeka magirovhosi.

Chiro chakabaanaka kuti mwana akagunda ngesimba oendawo kofunda ngezve mushonga izvi oitawo madhokotera zviro zvine zvakabaanaka ende zviro zvinobaadadisa maningi ngekuti madhokotera tinobaamada munyika mwedu munomu saka zviro zvine zvakabaanaka maningi.

Zviro zvakakosha maningi kuti vantu vanobaziva zvehutano vanombohamba mumandaraunda edu mwo veidzidzisa pamusoro pezvirwere zvakasiyana siyana zvingasanganikwa nazvo nekuti vantu vangakwanisa kudzivirira sei zvibaro izvozvo zvakaba naka maningi.

Chiro chakakosha maningi kuti vantu vebazi rezveutano vahambe mumantaraunda mwedumwo veifundise vantu pamusoro pezvirwere zvakasiyana-siyana nekuti zvinodzivirirwa sei. Chiro chakabaanaka maningi ngekuti vantu vagare vari muchiedza, veiziya zvanofanira kuita nezvavasingafaniri.

Zvakabai naka maningi zviri zvirozve zvakakosha nekuti vantu vebazi rezve utano vano hamba muma ndaraunda mwedumwo veiti detsera nekuti dzidzisa pamusoro pe zvirwere zvaka wanda wanda zvino bate vantu nekuti tino kwanise kuzvi dzivirira sei.

Chiro chakabainaka maningi chakatikoshara kuti vandu vazveutano vadzidzise vandu mukati mendaraunda medu ngezvechirwere zvakasiyana siyana ngekuti zvinokonzerwa nei uye vandu vanozvidzirira veshandisa mutoo uri zviro zvinenge zvakanaka maningi nekuti vandu vanozoziya mararamire avanofanira kuita nezviro zvavasinga fanire kuita mukugara mwedu umwu.

Zviro zvinobaa bongwa maningi kuti vanhu vebazi rezveutano vanohamba muma nharaunda mwedu umu veiti dzidzisa pamusoro pezvirwere zvakasiyana siyana, zvakadaiko ngeHIV and AIDS, veitidzidzisa kuti zvinodzivirirwa sei, saka zvirozvo zvakabaa naka maningi.

Chiro chakakosha munharaunda kuti tidzidzisane nezveutano vantu vazive maraamire magarire avanofanira kuita uye vadzivirire zvirwere zvakasiyana siyana kudai nekorera zviro zvakabai nakaka kuti vantu vadzidziswe munharaunda vantu vaziye magariro achengetedze utano hwawo .

Zviro zvinokurudzirwa maningi kuti muntu kana wazwa nyama dzako dzisingaiti zvakanaka unoende pachipatara chinenge chiripadhuzepo munharaunda mwako kana vazozvikorera vepona apapo vaone kuti denda racho rinenge rakanyanya maningi ndipo paunozoendeswe mberi kuti woonekwe kuti chiinyi chinenge cheitika asi zviro zvakanaka kuti utange wamboenda pachipatara chepadhuze nepamhatso pakopo.

Chiro chakabakosha maningi kuti vantu vemuntaraunda vadzidziswe ngezvezvirwere zvakadaiko ngekhovhidhi nainitini kuitira kuti vantu vaziye kuti zvinyi zvavanofanira kuita kuti chirwere chinechi chisavabata zviro zvakabanaka maningi ngekuti zvinoita kuti vantu veshe vagare vaine utano veidzivirira zvirwere zvakadaiko izvozvo.

Nzvimbo dzakadai ngezvipatara kana mafamasi Zvakabatikoshera maningi mumandaraunda ngekuti kana muntu arwara zviyani awane rudetsero ngenguwa parumbwa pachipatara kana chiri padhuze zvinoita kuti zvinhu zviite nyore.

Nzvimbo dzakadaiko ngezvipatara inzvimbo dzakabatikoshera maningi ngekuti ndiko kwetinodetsereka iyoyo kama tarwara zviyana kana kuti kana muntu waite dambudziko ndopaunoenda kwona ikweyo wondowane rubatsiro. Saka nzvimbo dzoidzodzo dzakabanaka maningi.

Nzvimbo dzakadaiko ngezvipatara inzvimbo dzakatikoshera munharaunda medumwo ngekuti munthu kana arwara zviyana unorumba kuchipatara kootsvaka rubetsero saka nzvimbo dzidzi dzakabaatikoshera dzakatinakira maningi ngekuti ndokwatinodetserwa Kona ikweyo.

Nzvimbo dzakadaiko ngezvipatara inzvimbo dzakabatinakira maningi mumanharaunda mwedumwo. Ngekuti tinobetsereka kana tarwara zviyana, kana kuti muntu asina zvisina kumumirira mushe munyama dzake, ukaende kona ikweyo unombaone rubetsero.

Muzvipatara inzvimbo dzakabatikoshera maningi mumantaraunda mwedu ngekuti kana tarwara zviyani ndikwo kwatinoenda kwona ikweyo kotsvaka rubetaero rwekurapwa ngenguwa saka nzvimbodzi idzidzi dzakabatikoshera mantaraunda mwedu.

Mazuwanaya zvipatara zvakubaakwa zvakanaka maningi ngekuti muntu wakaemera kuti nguwa yako yekuzorapwa ikwane mutori nenzvimbo dzinogarwa munenge mutori nezvekugarira mwona umwomwo . Ngekuti antu ndokwamunogarira mwakaemera nguwa yenyu yekurapwa.

Vantu vayani vanobarwa vakaremara vasina marenje kana kuti vantu vayana vanozoguka marenje ngenyaya yetsaona dzinosanganikwa nadzo mukuhamba umu zviro zvakabanaka mazuwa anaya ngekuti muzvipataramwo vane mahwiricheya ekuti munhuwo unokwanise kugara pona apapo ohamba aripo.

Muntu unenge afa uyana muzvipatara umwo, vanomuendese kumochari, kwanondochengetedzwà kwona ikweyo kusvikira azotorwa nehama dzake eiende kokotswa, Saka nzvimbo iyi yakabakosha maningi.

Zvipatara inzvimbo dzakabatinakira maningi muntaraunda mwedu imwomwo ngekuti muntu akarwara zviyana chipatara chiri padhuze, tinomuendesa kona ikweyo, osvika owana rudetsero ngenguva.

Zvipatara inzvimbo dzakanaka dzakakosha maningi, ngekuti kana muntu asiri kuzwe zvakanaka munyama dzake, ndokwaanowane rudetsero kwona ikweyo. Muntu akatoenda kwona ikweyo ,undodetserwa maningi.

Chiro chakabaanaka ende chiro chakakosha ngekuti muzvipatara tinoona munenge makabaarindwa ngemagadhi akati wandei kuti vanthu avangotenderwi kupinda nekubuda zvisikaoneki kuti zvinenge zveihamba sei ngekuti zvirozvizvi zvinochengetedza vanthu vedu vanonga veirwara vari mukati vayana kana kuti vanopinda vachona ngekuti zviro zvinoitika mukugara umu zviro zvakawanda wanda, Saka chiro chakanaka kuti vanthu vagare vakachengetedzeka.

Zviro zvakabaanaka kuti vantu paukama kudai kuti tihambirane, kunyanyanya mumwe wedu arikuchipatara zviyana mombopota mweimuona kuti urikuzwa sei, uye zvakabaanaka maningi ngekuti zvinoita kuti ukama hwedu husimbe.

Kana muntu arwara unoenda kuchipatara zvakasiyana siyana kusanganisire zvinorapwe madziso vantu vayana vanenge vane matambudziko emadziso kune kuzvipatara kwavanotoendawo veienda kobetserwa kona ikweyo.

Chiro chakabanaka ende chakatikoshera tinobabonga maningi kuti antu kuzvipatara kwetinoenda wasvikayo unobaona pekugara pakanaka weiemera kuti mukana wako ukwane uwone kurapwa. Zviro zvakabanaka ende zvakabakosha muzvipataramwo.

Chiro chakabaanaka maningi ende chiro chinokurudzirwa kuti vantu vanoshande munzvimbo dzakadai ngezvipatara vagare vakafukidze mbino dzavo nemamasiki. Ngekuti vanokwanisa kutapukirwa ngezvirwere zvakasiyana-siyana nehutachiwana hwezviro zvakasiyana-siyana sezvo vari vantu vanoswera nevarwere vanenge vaine zvirwere zvakasiyana.

Kana mundu arwara unoendeswe kuchipatara osvika kone ikweyo opuwe kamubhedha kake paacharadzikwa eyirapwa ari pona apapo asi zvaizonge zviro zvakanaka dai vandu vemuchipatara vaikwanise kukamura mibhedhayo kuti umwe neumwe umire uripawo wega vokamura kana ngema board kudai o ngekuti vandu vanenge veirwara vakagarisana kudai o padhuze ngepadhuze vanokwanise kuzotapudzirana zvirwere zvavanenge veizwa zviyani ende achisi chiro chakanaka

Muntu kana arwara zviyana kunzvimbo dzaanokwanise kuwane mishonga dzakabaawanda wanda kuadikwo ngemuzvipatara kana kumafamasi. Muntu akaende kwona ikweyo unobaawana rudetsero endi mishonga yaanenge eibaada unoiona kwona ikweyo.

Zvakabakosha maningi kuti vantu vayana vane vana vadodori vapote veimboenda nawo kuzvipatara kuti voongororwa. Chiro chakakosha maningi ngekuti zvinoite kuti vana vedu vakaonekwa vaine zvirwere zvevanazvo zvikasire kudzivirirwa vachiri vadoko kuti vakure vaine utano.

Zviro zvakanaka maningi kuti vantu teikura zviyani pakugara kwedu timbopotawo teienda kuzvipatarayo kumboongororwa ropa redu kuti rinenge rakamira sei nekutomboonekwawo kuti atina ere zvimweni zvirwere zvatinenge tinazvo teigara nazvo tisingazii.

Kufungisosa maningi weigara wega weinyanya kutidhuu azvisizvo zvinokurudzirwa pautano hwedu ngekuti zvinotikonzeresere kuti tibatwe nezvimweni zvirwere zvatinenge tisina zvoite kuti mangwana tineseke Saka chiro chakanaka kuti muntu wega wega achengetedze utano hwake.

Chiro chakanaka chiri chirozve chakakosha kuti vantu timbopota teiwane nguva dzekumboende kuzvipatarayo teimbonoongororwa kuonekwe kuzi miviri dzedu dzichakaema zvakanaka here nekutihe dzichakagwinya here kuitira kuti tidziwirire zvimweni zvirwere.

Chiro chaka naka maningi kuti vantu tipote teimboende ku zvipatara teitombo ongororwa kuitire kuti tirapwe ngenguva kana taonekwa tine zvirwere zvakadai nana dhaibhitisi tifane tapiwa mishonga yakona ngenguva kuitire kuti utano hwedu hugare hwaka chengetedzeka.

Vantu vayanai vane matambudziko emadziso vanenge vasingachanyasi kuona zvakanaka kudai chiro chakanaka maningi kudai vaenda kunana dhokodheya ngekuti mazuva anawa madziso anoparwa kudai osara achiona zvakanaka.

Tinofana tiende kuzvipatara zviyana kumbooningirwa kuti bhiipii yedu yakadii. Zviro zvakabaanaka maningi ngekuti zvinotidetsera tikagara teiziye bhiipii yedu zvinodzivirire zvirwere zvakadai ngezvirwere zvemwoyo.

Chiro chakanaka maningi uye chiro chinokurudzirwa kuti muntu unenge akuite zvepabonde kunyanya vayana vanonga veisangana nevarume vakawanda-wanda kana nevakadzi vakawanda-wanda ambopota muntu unou eienda kuzvipatara kuongororwe ropa kuti rinenge richakamira sei. Muntu unenge achiri neutano ere. Chiro chakanaka endi chakabaakosha kuutano hwedu.

Vantu vayani vanenge vane zvirwere zvakadaiko nge Asima, chiro chakakosha ende chiro chinokurudzirwa kuti munhtu uwowo peshe pavanenge ari ange eihamba neinihela yake, kuitire kuti pakangoita zvinenge zvaitika awane kudetsereka ngenguwa, ipapo ipapo.

Chiro chakabaa naka maningi chino kurudzirwa he kuti vanhu timbopota teienda kuzvipatara koringiswa maBhii pii kuti anonga aripari, chiro chakaaba anaka ngekuti zviro zvakatikoshera kuutano hwedu.

Vantu wayana wanobhemhe mbanje kana kuti wanomwe doro wayani zvirozvo izvozvo azvibatokurudzirwi pautano hwedu ngokuti zvinoende kouraya mapapu edu mukati umu. Zvinoende koshaishire zviro zvakawanda mukati umu ende zvirozvo izvozvo azvibaakurudzirwi. Zviro zvakanaka maningi kuti vantu dai waisiyana nezviro izvozvo wotarise utano hwavo kunyanya.

Dzidzo chiro chakabaakosha maningi. Mazuwa anaa ana edu emuZimbabwe munomu akuyambuka mhiri kwemakungwa. Amweni anenge einde koofunda ikweyo zvakasiyana siyana, zvimweni zvine chekuita ngezveutano, zvimweni zvine chekuitawo ngezviro zvakasiyana siyana asi zviro zvakabaanaka maningi kuti muntu weshe ange aine ruzivo uye akafunda.

Zvakakosha maningi kuti muntu ukakuwara kana kuti tomboti wodonzha zviyani wozwe kuti ndinenge ndakuware padhoyo apa dhoyo rangu arisei kuite zvakanaka zvakakosha maningi kuti uende kuchipatara woonekwa wosikanwa woonekwa kuti apana pakurwara ere kana kuti apana pakwesheka panenge pakuwara zvakanyanyisa ngekuti kune zvirwere zvakasiyana-siyana zvinokwanisa kutibata takaarairwa teifunga kuti atizi kukuwara tabakuwara zvemene.

Kune nzvimbo muzvipataramwo kana nemumafamasi muyana kwakasiyana -siyana kunochengeterwe mishonga. Kumweni kwachona ndikwo kwainopimwa kwona ikweyo kuoneke kuti munhu unofanira kupuwa wakawanda sei. Nzvimbodzo idzodzo nemathuluzi anoshandiswemwo zvirozvo zvakabaakosha.

Tekinoroji yaayo mazuwa anaya yakabaa naka maningi ngekuti mishonga yakutogadzirwawo yeishandise michini yaako mazuwa anaa azvichanano ngekaretu kuti muntu arwara aitanga amboende kochere midzi kuti amwe azwe zviri nani.

Zvirozvinokurudzirwa kuti muntu ukazwa munyama dzako muine musiri kuita zvakanaka utsvake rudetsero ngenguva woende kuzvipatarayo vondokuscanner nemascanner ayo mazuvaanaya aya voona kuti dambudziko riripari wodetsereka.

Mazuwa anaya zviro zvechimanjemanje zvaakushandiswa kumabazi ezveutano ino ino nekunedzimweniwo nzvimbo dzakadaro daro zvakabaawandawanda ende zvirozvi zvakabaanaka maningi ngekuti zvakatikoshera mukugara kwedu umwu.

Kana tarwara zviyani, kana kuti tine zviro zvatinenge teizwa, zvisina kunase kumira zvakanaka mumoyo medu, kana mudumbu kana mumwiri mwedu zvedu , zvakakosha maningi kuti tiende toitwe maScan tionekwe kuti dambudziko rinenge riripari , uye rinenge richikonzerwa neyi, tioneke kurapwa nguwa ichipo.

Chiro chakabaakosha kuti vabereki vane vana vadodori vayana vapote veimboendawo navo kuzvipatara kuti vambongororwa veionekwe kuti utano hwavo hunenge hwakadini zvirozviizvi zvakabaanaka kuvana vedu kuti vakure zvakanaka vaine utano.

Chiro chakanaka maningi kuti vana vedu vachiri vadoodori zviyana veikura tipote teienda navo kuzvipatarayo veindoongororwa. Zvirozvi zvakanaka maningi kuutano hwevana vedu, kuitira kuti kana aanechirwere chamubata chikasire kuonekwa, arapwe ngenguva.

Chiro chakakosha maningi kuti muntu unenge ane mimba, achengetedza utano hwake zvakanaka kusvikira panobara kuitira kuti mwana wakhona unobarwa ange ainewo utano akurehe ane utano hwakanaka.

Vantu vezveutano vanoshande muzvipataramwomwo. Vantu ivavavo tinobavabonga ende vantu vakabatikoshera mumantaraunda mwedumo. Kudaiko ngekuti mwana uyana anonga abarwa nguva yake isati yakana uyana. Vantu vanaa vanoba chengetedze mwana unouyu pakanaka veimubate zvakanaka kusvikira amuntu kudai oo vakuite kuti araramevo pakati paamweni antu. Saka zvirozvizvi zvakabanaka.

Kana mwana achiri mucheche kubva paanobarwa kusvike pamakore anokwane mairi, chiro chinenge chakabaanaka kuti anamai vayamwise vana vavo. Ndokuti mwana akure ane utano uye akagwinya.

Chiro chakabainaka kuti muntu abara zviyana unombo wana mukana wekumbo gara muchipatara mwo kwe mazuva mairi matatu zviro zvakanaka ngekuti mwana uyana unenge abarwa uyani unenge ambo warohwawo ne mhepo akaira kubanze kana pane zvinenge zvaitika oto batsirwa muchipatara mwona imomo izvozvo zvakabai naka maningi.

Kune mathuruzi akawanda akasiyana siyana anoshandiswa muzvipataramwo ngemadhokoteya kushandisa pakurapa varwere payana. Mathuruzi wona awawo akabaakosha maningi ngekuti anoite kuti basa riite nyore kumadhokoteya kudaikwo ngemajekiseni.

Kune mathuruzi akawanda maningi anoshandiswa muzvipataramwo ngemadhokotheya. Anovadetsera maningi pakurape varwere payani. Mathuruzi ona awawo akabaanaka, akakoshahe ngekuti anoite kuti basa riite nyore muzvipataramwo.

Kune maturuzi akawanda maningi anoshandiswa muzvipataramwo, anoshandiswa mabasa akasiyana-siyana akadaiko ngemasikero anoshandiswa kuone kuti murwere unenge aine makeejii akawanda sei. Zviro zviizvi zvakabaakosha maningi ngekuti zvinodetsera madhogoteya pakurapa varwere.

Kune matuluzi akawanda-wanda maningi anoshandiswa muzvipatara umwo anoite kuti kurapwa kweantu kureruke. Kwakadaiko ngetemomita uchingosvika zviyana pachipatara vanokuisa yonaiyoyo kuti vatesite tembiricha yako kuti inenge iri pachii Saka zviro zvizvi zvakabakosha ngekuti zvinobetsera maningi muzvipatara umu.

Kune maturuzi akawanda maningi anoshandiswa muzvipataramwo maturuzi ona iwawo akaba kosha kumadhokodheya nemanesi ngekuti vanomashandisa veida kurapa varwere payani akadai nemajekiseni akakosha maningi pakubaira mishonga muropa evantu.

Kune maturuzi anowanikwa muzvipataramwo akasiyana siyana anoshandahe mabasa akasiyana siyana. Maturuzi ona awawo akabaanaka maningi ende akabaakosha maningi ngekuti madhokodheya anomashandisa veidetsereka ndiwona pakurape varwere payani.

Kune maturuzi akawanda wanda anoshandiswe muzvipatara ngemadhokodheya, maturuzi ona awawo anovadetsera pakurapa varwere payani mamweni akona anoshandiswe kupime mishonga mamweni eishandiswa kuongorore zvirwere kuti murwere unenge eizwei anoshande zviro zvakasiyana soyana maturuzi ona iwawo akabakosha maningi.

Kune maturizi anoshandiswa kuzvipataramwo anoshanda mabasa zvakasiyana siyana kudai ngemamweni anoshande kuongorore kuti muntu unonga weirware ngechirwere chei mamweni anoshandiswa anodetsera maningi madhokoteya panenge eyirapa payeni akadayi nemajekiseni kana muntu anemushonga urikuda kuisa muropa rake anoshandise majekiseni woo kubaire muntu .

Kune maturuzi akawanda wanda anoshandiswe muzvipatara ngemadhokoteya maturuzi ona awawo akabaa kosha maningi ngekuti anodetsera maningi pakurapwa kwevarwere payana amweni akhona ndoanoshandiswa ngemadhokoteya

Kune maturuzi anoshandiswa nemadhokodheya pakurapa varwere payani anodetsere kuti basa riite nyore maturuzi ona awawo anosanganisira zviro zvakadai ngezvigero zvinovadetsera maningi pakuvhiya kwavanoite vantu payana, maturuzi ona iwawo akabanaka maningi.

Kune maturuzi akawanda maningi anoshandiswe ngemadhokodheya pakurape varwere payana maturuzi ona aya akabaakosha ngokuti anoite kuti kurape varwere kuite nyore zvakadaikwo ngezvigero pakuvhiiwa kweantu payana zvakabaakosha maningi.

Kune maturuzi akawanda wanda anoshandiswa muzvipataramwo kuita zviro zvakasiyana siyana. Maturuzi anaa anodetsera maningi madhokodheya pavanenge veirape varwere payani, anodetsera kuite zviro zvakasiyana siyana. Maturuzi onaa awawo akabaakosha.

Kune maturuzi anoshanda mwo muzvipatara akawanda wanda anoshande mabasa akasiyana siyana kudaiko sezvigero zvino shandiswa pakuvhiyiwa kwemutu payana kudai ko ngevantu vayana venenge vane mimba dzinonetsa kubarwa kwadzo.

Kune zviro zvakawawanda naningi zvinoshandiswa ngemadhikhotera pakurapa varwere payani zvakadaiko ngemajekhiseni zvakosha maningi ngekuti munthu uyani unonga echide kubaiwa ndo rinoshandiswa rona iroro ngikuthi mishonga inonga yeifanire kuiswe munyama yake yokubairwa.

Kune maturuzi akawanda-wanda anoshandiswa muzvipataramo kuite mabasa akasiyana-siyana, kudaiko ngevantu vayana vanenge vakaore mazino. Kune maturuzi avanotoshandisa kubvisa mazino ona avavo anenge akaora veisiya anenge akanaka.

Kune maturuzi akawanda maningi muzvipataramwo anoshandiswa mabasa akasiyana siyana mamweni akona anoshandiswa pakuvhiye vantu payana dhokodheya paanenge eita sejari maturuzi wona awawo akabakosha maningi muzvipatara.

Mune maturuzi akawanda-wanda anoshandiswa muzvipatara, anoshande mabasa akasiyana-siyana. Maturuzi ona awawo anodetsere madhogodheya pakurape varwere payana. Akadaiko ngemajekiseni, anoshanda kubaire varwere.

Kune mathuruzi akawanda -wanda maningi anoshandiswa muzvipatara umwu ngemadhokothera nemanesi. Mathuruzi ona awayo akakosha maningi ngekuti anovadetsera payani pevanenge veirapa varwere, anovadetsera maningi.

Matulusi anoshandiswa muzvipatara akasiyana siyana akaosha maningi ngekuti anodetsera madhokodheya nemanesi kuti varape nekuongorora varwere vanenge vaine zvirwere zvakasiyana siyana.

Zviro zvakawanda wanda maningi zvinoshandiswe muzvipatara, kudaiko ngezvinoshandiswe kuvhiya antu, zvigero zvakafanane nekuti munhu aite mimba zviyani pamwe njira inonga isati yanyato vhurika apa mimba inenge yoorwadza muntu unoshandisirwe chigero ovhiiwa wovhurwa mwana oba abudiswa. Saka zviro izvi zvakaba akokosha kuti zvinge zvirimwo muchipatara nekuti zvinobatsira.

Muzvipataramo mune zviro zvakawanda-wanda zvinoshandiswa zvakadaiko ngezvimaturori zviyani zvinoshandiswa kuchengetere mushonga nemajekiseni. Kuitire kuti dhokodheya payana paanenge eiita masejari avo payana vasaneseka ngekuenda korumba-rumba veitsvake zviro kuretu.

Zviro zvakanaka maningi kuti mazuwa anaya kwaane zvipatara zvekuti muntu uyana unenge ane mazinoanorwadza kana kuti anenge ane honda ayana unokwanise kuende kwona ikweyo osvika obviswa kana kuti osukwa mazino ake anaya ogadziriswa omire zvakanaka chiro chakabaanaka ende chiro chakabatikoshera.

Madhokotera muzvipatara umwo anoshandise zviro zvakasiyana siyana pakurapa arwere payani zviro zvakawanda wanda maningi zvanoshandisa ende zviro izvi zvakaba kosha maningi ngekuti zvinodetsera kuti kurape arwere kuite nyore

Muzvipataramwo munoshandiswa zviro zvakawanda wanda maningi zvinoshanda mabasa akasiyana siyana kwona ikweyo zviro izvizvi zvakabakosha kudaikwo ngemajekiseni zvakabakosha maningi kuti zvinge zvirimwo muzvipatara.

Kana vantu varwara zviyana ngezvi rwere zvaka siyana siyana zvino sanganisira zvaka daiko ne matanzewusi ayana muntu unoende ku chipatara osvika obairwe majekiseni obairwe majekiseni mairi kana matatu kuitira kuti uzwe zviri nani majekiseni akabai naka maningi ende akakosha ngekuti mishonga ya ano isemwo mwona imwomwo inobai detsera unobaizwe kuti tonho wabveyo ku chipatara konako saka majekisera akanaka.

Matirera emuzvipatara anodetsera pakuchengeterwe zvishandiso zvakadai kungemajekiseni kana kuti zvekuvhiyisa ,zvinodetsera zvona ana chiremba kuti pavanenge veyishanda paya paya varerukirwe ngebasa uye zviro zvinge zviripadhuze. Zvintu zvakanaka maningi ngekuti zvinorerutse mushando.

Vana vayani vanobarwa nguwa yavo isati yasvika vanoiswe mune yatinoti inikhubheta. Chirocho chakabaakosha maningi ngekuti chararamisa vana vakati wandei. Vaya vanobarwa vachiri kumasikisi manzi kana sevheni manzi. Zviro zvakabaanaka maningi ngekuti chararamisa vana vakati wandei muzvipataramwo.

Chiro chakakosha maningi uye chiro chinokurudzirwa kuti semunhu zviyani pachako umbopotawo weizvitorawo tembiricha yako weimbozwawo kuti tembiricha yangu iripachii nyamashi , kamuchini aka kachiro kakachipa maningi zvekuti munhu weshe unodai anako mumhatso mwake eimbopota embozvi tesitawo tembiricha kuti nhasi iripachiinyi zviro zvakanakan maningi.

Mishonga yechiyungu yaakugadzirwa mazuano aya yakaba yakatinakira maningi yaktikoshera he, ngekuti mishonga yo inoba yashanda kudaiko ngeimweni yakugadzirwa mazuano aya ekuti vantu vaya vanenge vane matambudziko emadziso ukadonhodzera mumadziso ako kudaio unobazwe zvirinani.

Mishonga yechiyungu yakugadzirwa mazuwano yakabanaka maningi ngekuti mishonga yonaiyoyo ukaimwa weizwa zvirwere zvakadai ngemusoro unobazwe zvirinani kudaiko ngemaphirizi anozwi ma tuukalazi onaawawo anobashanda maningi pakunyaradza marwadzo.

Kwaanemishonga yechiyungu yakawanda maningi yaakugadzirwa mazuwa anaya. Amweni akona anenge ari maphirizi, imweni inoite yekudonhedzerwa, imweni inoite yekumwiwa. Mishonga inoiyi yakabaakosha maningi ngekuti imweni yakona ukatoimwa pona apapo unototange kuzwe zvirinani.

Kwaane mishonga yechiyungu yakawanda maningi yaakugadzirwa mazuwaanaya yakadaiko ngemasirapu anogadzirwa mamwei akona ezvikotsoro kuvana vacheche masirapu ona awao anobaashanda ngekuti ukamwisa mwana wako eikotsora zviana unobaazwe zviri nani.

Mazuva anaya zviro zvabanaka ngekuti mishonga yechiyungu yakugadzirwa yakubetsera vantu maningi. Kunevantu vayana kunyanya vanenge veiti zviro zvakati hatiryi, zviro zvakati hatiryi kwatone maphirizi ekuti kana vachirya chiro chiyani unozwe zvirinani.

Mazuva anawa mishonga yechirungu yakagadzirwa yakabatikoshera yakatinakira he maningi ngekuti mishonga yona iyi inobashanda ukaimwa amweni mapirizi akadai weizwa zvakadai nemusoro unobazwa kusununguka apapo apapo.

Mishonga yechuyungu irikugadzirwa mazuva anaya yakawanda-wanda, yeishandahe kuvantu vakasiyana-siyana. Kudaiko ngevana vadodori nevantu vakuru kumhukazve inoshanda mishonga iyona iyi mishonga iyona yakabatikoshera maningi.

Kune mishonga yechiyungu yakugadzirwa mazuva anaaya inorape zvirwere zvakasiyana siyana. Mishonga yona iyii yakabaakosha ngekuti yakadai konaana hupin'i kofu sirapu inobaashanda kana munhu eikotsora zviyana pahuro peirira kudai oo ukaumwa wona iwowo unozwe zviri nane.

Mishonga yaakugadzirwa mazuwa anaya yechiyungu yakabaanaka maningi ngekuti inorape zvirwere zvakasiyana-siyana kuvantu nekumhuka. Kune umweni unogadzirwa unozi Anzirakisi unobairwe kumwombe. Mushonga iyi yaakabaakosha

Kwaane mishonga yechiyungu yakawanda mazuwa anaya irikugadzirwa. Imweni yakona anenge ari mapirizi, amweni anenge akaite masirapu ekuti unoita ekumwa. Zvirozvi izvizvizvi zvakaba kosha maningi ngekuti mazuwa anaya zviro zvabareruka , warwara aunyanyi kuneseka.

Kwane mishonga yechiyungu yakawanda maningi yakugadzirwa mazuwa anaya, mishonga yona iyi yakabanaka ngekuti inoshanda maningi. Kudaiko ngema Kofi sirapu akugadzirwa mazuwa anaya mamweni acho anogadzirirwa ana mamweni anhu akuru. Ukabamamwa masirapu ona awawo uine chokosoro unobazwe zvirinani ngenguwa.

Pane mishonga yechiungu yakawanda maningi yakugadzirwa mazuva ana imweni yakona mapilizi imweni inoita ekumwiwa kungatei mvura imweni inoitwa ekuzorwa mishonga iyi yakabainaka maningi ngekuti inoshanda zviro zvakasiyana siyana yeirapa zvisingaiti.

Pane mishonga yechiyungu yakawandawanda yakugadzirwa mazuwa anaya inoshande kurape zvirwere zvakasiyanasiyana zvakadaiko ngemundani, ngemusoro, makumbo kana mushana mishonga iyi yakasiyanasiyana imweni yakona mapilizi imweni yakona inote yekumwiwa.

Mazuwa anaa kwakugadzirwa mishonga yechiyungu yakawanda wanda inoshandiswe kurapa zvirwere zvakasiyana siyana akadaiko ngemaBhurufeni mapirizi amweni anozi maBhurufeni akabaanaka maningi ngekuti ukamamwa zviyani unemarwadzo unotopona.

Mishonga yaakugadzirwa mazuwa anaa yechiyungu iyi yakabaanaka maningi ngekuti inoshanda zvemene, ukaimwa zviyana kana uine zvinenge zveirwadza une chirwere chinenge chekunesa imweni yakhona unobaapora apapo apapo, imweni unomboemera kuti uzopora paapaya, mishonga inobaashanda.

Kwane mishonga yechiyungu yakugadzirwa mazuwa anaya yakabanaka maningi yakakoshahe kuutano hwedu. Kune inogadzirwa yevana. Kwoita yevantu vakuru kwoitawo yemhuka nezvimweni zvakadaroko. Mishonga iyi yakabanaka maningi.

Mazuwa anaya mishonga yakugadzirwa yechiyungu iyi yakaba anaka maningi ngekuti chirwere cheshe chiri ngechiri hacho chaunenge wazwa ukaende kuchipatara avatami mushonga wekukupa kudaiko ngevayana vanhu vane matambudziko emadziso vayana ,ukaende kona ikweyo unopuwe mushonga.

Mazuwa anaya mishonga yechiyungu yakugadzirwa yakabawanda maningi. Mishonga iyi yakabatikoshera ngekuti ukaumwa zviyana uine panorwadza unobazwa kuti nhoo kuratidza kuti wabashanda.

Muzuwa anawa kwane mushonga yechiyungu yakawanda maningi inoshandiswa muzvipataramo mishonga yona iyoyo yakabanaka maningi yekuti kune imweni yekuti mundu payana paanenge eyivhiyiwa akabairwa wona uwowo azwi kurwaradziwa unozoyiite chiwewe.

Kune mishonga yechiyungu akawanda maningi inogadzirwa mazuwa anaya inorape zvirwere zvakadaiko ngechikosoro pane mishonga yakawanda yechiyungu yakadaiko ngemapirizi imweni yakona yakaita mvura inoita vekumwiwa mishonga Yona iyoyo inobashanda maningi .

Kune mishonga yechirungu yakugadzirwa mazuva anawa yakawanda Wanda yakadai nemabruffen mapirizi ona awawo akanaka maningi ngekuti anonyaradza marwadzo eshe kana ukamwa zviyani uine pari kurwadza.

Mishonga yechiyungu yakugadzirwa mazuwa anaa yakadaiko ngemapirizi akanaka maningi ngekuti anorapa zvirwere zvakasiyana-siyana zvakadaiko ngemundani, musoro, mumwoyo kana musana zvirwere zveshe hazvo zvaungangozwa mishonga yonayo inobaashanda.

Mishonga yaakugadzirwa mazuwa anawa yechiyungu yawanda wanda maningi mishonga iyona inobaashanda yeirapa zvemene ngekuti ukaimwa zviyana uine panenge peirwadza unobaazwe zvirinani.

Kwaane mishonga yechiyungu yakugadzirwa mazuwa anaya yakawanda maningi inoshande mabasa akasiyana-siyana, mishonga iyona iyoyo inobadetsera ngekuti ukaimwa zviyana uine zvinorwadza zvinobaapora, kudaiko ngevanenge veizwe chikosoro kune imweni yakadaiko nge Benirini yekuti ukaimwa chikosoro chinobaamira.

Mishonga yechiyungu yaakugadzirwa mazuwa anaa yakabaanaka yakatikosherahe mumanharaunda mwedu umu ngekuti ukaimwa zviyana mishonga yona iyiyi weirwara unobaazwe zviri nani, unobaazwe kuti tonhoo. Wezwe chikosoro kana kuti kwaanenyama dziri kurwadza unobaazwe zvirinani.

Kwane mishonga ye chiyungu yaka wanda wanda mazuva anaya yaku gadzirwa inoshande kurape zvirwere zvaka siyana siyana mishonga yona iyoyo inobai shanda maningi nekuti ukaumwa zviyana kana weirwara unobaizwe zviri nane.

Kune mishonga yechiyungu yakawanda-wanda yaakugadzirwa mazuva anaya. Imweni yakona inoshandiswe kumhuka dzakadaiko ngemombe dzinenge dzarwara dziyana. Kune mishonga inotoogadzirwe kuti dzipuwe, dzizwe zvirinani.

Mishonga yechiyungu yakugadzirwa mazuwa anaya yakabaawanda maningi yeirapazve zvirwere zvakasiyana siyana zvakadaiko ngemundani, musoro, marwadzo nezvimweni zvakadaroko.

Kune mitombo yechiyungu yakawanda-wanda yaakugadzirwa mazuwa anaya, yakadaiko naana polijelu. Mitombo iyi yakabaakosha maningi ngekuti ukaimwa zviyana weizwa chikosoro, kana kuti mumaphaphu mako musina kuema zvakanaka unobaazwe zvirinani.

Kune mitombo yechiyungu yakawanda wanda maningi inorape zvirwere zvakasiyana-siyana. Kudaiko ngevanematambudziko emadziso ayana, kune mishonga yechiyungu yaayo mazuva anaya anozwi ona maayidhiropus, okuti ukamadonhedzera mumadziso ako kudai oh unozwe zvirinani.

Maphirizi akugadzirwa mazuwanaya akabanaka eishandazve zviro zvakawanda wanda kudaiwo ngeanozwi ma albendazole tablets IP akabanaka maningi ngekuti anodetsera vantu vayana vanenge vapindwa nemiwemisi vayana kuti ibude muganda mwawo mainenge yapinda zviro zvakabanaka zvakatikosherahe pautano hwedu.

Mishonga yakugadzirwa mazuwa anaya yakatinakira maningi, yakatikosherahe ngekuti kana tarwara zviyana ukaimwa yona mishonga iyoyo unobazwe zvirinani Saka mishongayo yakabatinoshera munharaunda mwedu umu.

Mazuva anawa kwakugadzirwa mishonga yakawanda wanda inorapa zvirwere zvakasiyana siyana zvakadai kunge zvirwere zvepabonde semaSTI akadai neherps kana gonorrhea mishonga iyi yakabakosha.

Mazuwaanaya kune mishonga yakugadzirwa yakawanda wanda inorape zvirwere zvakasiyana siyana kudaiko ngema kirimu mamweni akugadzirwa anoshandiswe kurape ganda redu kubvise tsvina paganda kudaio mushongayo yakabanaka maningi.

Mazuwa anaya kwaakugadzirwe mapilizi akasiyanasiyana anoshande kurape zvirwere zvakawanda wanda kudaiko ngemapilizi anorape zvirwere zvakadaiko nge jeko. nemundani ,nemusoro nemumwoyo mapilizi aya anobaashanda kwemene.

Mishonga yakugadzirwa mazuva anaya mishonga iyi inobashanda maningi ende tinobade kubonga ngekuti heii mishonga inoiyi inababetsera. Chero vazwe chirwere chiri ngechiri ukaende kumafamasi yoyo unobandovane mushonga vako ende ukaunwa unobazwe zvirinani. Saka zviro zvizvi zvakabviro zvakabanaka ende zvakatikoshera mukugara mwedu.

Chiro chakabaanaka maningi ende chakabaakosha kuti, vanamai vedu vayana vanenge vakura naanambuya vaya, tivatengerewo mishonga, yakasiyana- siyana yaayo mazuwa anaya, inodetsere kuti ropa rinyatsekuhamba zvakanaka mumwiri umu. Zviro zvakabaanaka maningi endi zvakavakoshera kuutano hwavo.

Nzvimbo dzakadaiko ngema famasi kana zvipatara inzvimbo dzakabaiti koshera maninga muma ndaraunda medumo ngekuti konako ikweyo ukaendeyo mishonga yeshe yaunoda inorape zvirwere zvaka wanda wanda inenge ibairiyo.

Kwaane mapilizi mazuwa anaya echiyungu akugadzirwa akaba awandawanda uye anoba ashanda maningi mapilizi anoaya, muntu arwara zviyani ukaende kuzvipatara kana kumafamasi unondowane mapilizi akasiyanasiyana eibashanda zvemene, kwete zvekumbofungidzira zviya anonga eibaashanda mapilizi ano aya akabaatinakira akaba atikoshera mukugara kwedu nemunharaunda mwedumwo.

Mishonga yechimanje manje iyi yakadai ndiana emetrol inobayi betsera maningi kunyanya kuwandu ayaya anenge eyizwe kuda kurutsa kana kuti mundu uyani unenge weyirwadziwa eyiramba engorutsa rutsa uyani unombaibetsera ende unoita kuti moyo wako ugadzikane uzwe zviri nani.

Mazuva anaya munguva yatari inoiyi mishonga yakugadzirwa yakawanda-wanda maningi. Endi inoshanda maningi mishonga iyonayo kudaiko ngemakofi sirapu akugadzirwa mazuva anaya. Neekubati ukaumwa kudai oo vabatwa ngechikososo aaa unobasara uizwa zvirinani ende unobetsereka maningi.

Karetu kwedu isusu tichakura, muntu akabatwa ngechikosoro, maibikirwe malemoni kana kuti wokairwe mushane wobikirwa iwowo womwa. Asi munguva yataari ineyi, zviro zvabanaka maningi ngekuti mishonga yechikosoro yabawanda. Yeana adoko yeshe neyeanhu akuru, yabawanda maningi ende muntu ukabatwa ngechikosoro, unongoendawo kumafamasiyo wondotenge mushonga.

Mazuwanaya nyika yabaanaka maningi ngekuti vantu vayana vanenge veizwe madziso vayana kwaanewo mishonga inotoshandiswa kuti unenge weitoidondedzera mudziso rako nguwa yeshe paunonga usati waata payana. Kana mangwanani ayana wotoisa mudziso mwako kudayio ende zvakabaakosha ende zvinobaashanda maningi ngokuti vantuwo avavo vanenge veibatozwa zvirinani.

Mishonga yakugadzirwa mazuwanaya yakabanaka maningi ngekuti akuna chirwere chaunorwara ukatame mushonga kudaiko ngevayana vanenge vaine dambudziko mumatumbu awo umu kuti chikafu achikasiri kugayiwa mundani umu iriyo mushonga yakadaroko inotoshanda kudetseredza zvirozvo zvakadaro.

Mishonga yakugadzirwa mazuwa anaya yemanje-manje iyi yakabanaka maningi ende yakabatikoshera ngekuti inobashanda zvemene kwete zvekumbofungidziraba. Chiro chakanaka maningi ngekuti mishonga yakadai ngeino yakakosha maningi ende inobashanda maningi. Ukaiisa mumvura woumwa kudaio pahura pako pakavharika kudai unobazwe kuvhurika ende unobazwe kutontorerwa.

Munguwa yatakurarama ineyi mishonga yakugadzirwa yakabawanda maningi ende inobashanda maningi ngekuti ukarwara zviyana ukaishandisa mishonga yona iyoyo inobashanda kudai ngemaphirizi mamweniso anozi matuu kalazi ayana maphirizi akabanaka maningi ekuti ukamamwa uine marwadzo anobanyarara apo apapo.

Mishonga yechiyungu yakugadzirwa mazuwa anaya mishonga yakabatinakira maningi ngekuti inobadetsera ukarwara chirwere chiri ngechiri hacho ukaishandisa mishonga ineyi inobashanda zvemene.

Mushonga yechingezi yakugadzirwa mazuwanaya yakabanaka maningi ende yakatikoshera ngekuti chero mwana akazwe chikosoro ukamumwisa masirapu akugadzirwa mazuwanaya mwana unobamire kukosora ende unobazwa zviri nani zvekuti unonase kubazwe kuti mwana wabati tonho wabatodzikama nekuti wakuzwa zvakanaka. Mishonga iyo yakabakana ende yakatikoshera.

Kunezvirwere zvakawanda wanda zvinobate antu kunyanya nyanya antu kadzi. Zvakadai kunge inisitendi inifekishoni. Kunemishonga yakawanda mazuva anaya yakugadzirwa ,inodzivirire zvirwere zvona izvezvi nekurapa zvona zvirwere izvi .Kunemakirimu akugadzirwa mazuva anaya ekuti unodzodza pona apapo ende unobazwe zvakanaka. Ukamashandise zvakanaka unobapora ende unozwe zvirinane.

Maphirizi akagadzirwa mazuwa anaya Aya anobarape zvirwere zvakawanda wanda zvinosanganisire zvirwere zvemusoro zvemundani, zvemumoyo kana kuti pamakumbo anorwadza. Maphirizi anaya anobashanda maningi. UKamamwa zviya uine marwadzo unobapora. Kubazwe kutonhorerwa chaikwo kubazwe kuti panapa ndagwinya nyama dzangu dzaita.

Maphirizi chiro chakabaanaka maningi ngekuti warwara zviyana kana kuti ukazwe musoro pane mapirizi ekubaatoti kumwa apapo -apapo nekutotange kuzwe zvirinani. Mapirizi akabaatikoshera kunyanya tarwara zviyani.

Kana muntu arwara zviyani nezvirwere zvakasiyana-siyana, kune mishonga yakawanda maningi, uye yakasiyana-siyana inokwanise kushandiswa kuti muntu abetsereke padenda raanenge eizwa irona. Ende zviro zvakabanaka maningi ngekuti mishonga inoiyi inotibetsera kuti kana tarwara tikasire kuzwe zvirinami.

Zvinokudzirwa maningi kuti mumamhatso mwedu umwo kana watenge mapirizi zviyani umaise panhu pakahwara kana kuti pakakwirira pekuti ana aasvikiri ngekuti azvikurudzirwi kuti mapirizi aiswe panoone ana. Mwana akarye mapirizi awawo unokwaise kutange kutorwara ndiwo kana kutofa chaiko saka zvakabaanaka kuti vabereki tirongedze mapirizi panenge pasingaoni vana mudzimba umu.

Mishonga inoshandiswa kuzvipatara, yakambaakosha maningi pakurapwa kwezvirwere nokuporesa anorwara. Asi zvinobaakurudzirwa maningi kuti ishandiswe ngeveutano vane ruzivo, kuitire kuchengetedza upenyu hweantu.

Chiro chakabakosha maningi kuti mumantaraunda mwedumwo mungewo muine zvipatara zvevantu vayana vanenge veirwara ngepfungwa vayana vaone kuendesa kwona ikweyo vodetsereka ngekuti kugarisana navo mumantaraunda umwu zviro zvinenge zvisina kunaka.

Chiro chakabaanaka maningi kuti vanhu vebazi rezveutano vapote veihamba mumantaraunda mwedumwo, veidontedzere vana vedu vayana vanenge vachiri vadodori, nekumbodzidzisawo vabereki pamusoro pezveutano hwevana, nekuti zvikhafu zvevanofane kupuwa ngezviri.

Chiro chakabai kosha maningi kuti vantu vebazi rezve utano vapote veyi hamba mu zvikora zve vana vadokozvo veimbo vadondedzera nekumbo ongororawo vamweni vana vanenge veyi rwara rwara zviro zvakabai kosha ku utano hwe vantu.

Chiro chakakosha maningi kuti vabereki mudzimba umo tichengetedze vedu. Vana vacheche vayani chiro chakanaka maningi kuti mubereki ugare weiziya kuti mwana wangu uripari, urikuita nezvei. Zvinochengetedza utano hwemwana nekuti newewo mubereki ugare zvakanaka.

Chiro chakakosha maningi kuti vabereki mudzimbamwo vanenge vaine vana vadoodori wayani tichengetedze vana vedu nekuziye kuti mwana wangu watambire pakanaka ere. Zviro zvakakosha kuutano hwevana wedu zvona izvozvo.

Chiro chakanaka maningi kuti vabereki tipote teienda nevana vedu kuzvipatara veindoringiswa madziso avo kuti akamira zvakanaka ere. Zviro zvakakosha maningi ngekuti vana vedu vanokura vaine utano vayana vanenge vaine matambudziko vanoonekwa ngenguva vobetserwa.

Chiro chakakosha chiri chirohe chakanaka maningi, kuti vana vedu vacheche vayana vaone zvekurya zvinoutano, ndokuti vakure vakagwinya vasabatwahe ngezvirwere zvakadaiko ngekwashiyoka.

Vantu vebazi rezveutano Vantu vakabaatikoshera maningi ngekuti vanohamba muzvikoramwo nguwa zhinhj veibaire vana kuitire kuvadzivirire kuzvirwere zvakasiyana siyana. Chiro chakabaanaka maningi endi Chiro chetinokoshesa mumantaraunda mwefu umwo.

Zvakamba kosha nekunaka maningi kuti ana edu ayani anenge abarwa asingatauri kana kuti vantu vayani vanenge vasingatauri vadzidziswe kutaura ngesaini langweji kubvire pashi kuitire kuti zvizova rerukira kutaura nevamweni vantu mundaraunda mwedu umwu.

Kune mishonga yaayo mazuwanaya yakawanda wanda ende mishonga iyoyo imweni yakona yakabakosha kuti muntu utoitenga ugare uinayo mumuzi mako kudai ngekuti pakaitike zvinoitika usingafingiri imweni yacho inodetsera ngekuti pamweni pakona unenge urikuretu nechipatara kana nefamasi, saka zvakabakosha kuti imweni mishonga tigare tinayo mumhatso mwedumwo.

Zviro zvakabaanaka maningi, ende zviro zvinokurudzirwa kuti abereki tiende kobairisa ana edu kuzvipatara. Ana edu acheche ayana vanofana kumboenda kuzvipatara ,veindoongororwa nekundodontedzerwa. Zviro zvakanaka, ende zviro zvinobaakurudzirwa maningi.

Vana vedu vachiri vadoko zvakakosha maningi kuti vawane nguwa yekutambawo neamweni ana veiwane mukana wekuona zvenenge zveiitika kubanzeyo zvakabanaka maningi ngekuti vana vedu vanokura vakangwara uye eiziyawo zvakawanda-wanda zvakasiyana-siyana.

Kuwane detsero ngenguwa kana mtu akuwara zvakanyanyisa kana kuti muntu arwara kwakabaakosha maningi kuitira kuti tigare tiri pautano hwakanaka uye kurye zvikafu zvine utano kwakakosha kuti muntu akasire pakudzokedzana utano hwake hwakanaka mushure mekunge arwara.

Zviro zvino baakosha ngekuti ukaenda munzvimbo dzaka dayiko nge mafamasi vashandi veimona imwomwo kashomani kuti usvike vari vantu vaka kwindimara vantu vano shekerera maningi vanobata makasitoma awo zvakanaka zvirozvoizvi zvakakosha nekuti zvinobaaite kuti anhu asununguke.

Vashandi vemunzvimbo dzakadaiwo ngemuzvipatara, vantu awawa akaabatikoshera kuvabonga ngekuti vantu vo avavo vanotidetsera maningi waenda kuchipatara zviyani kana kuti waenda kunzvimbo yakadaiko ngefamasi unobaawane rudetsero rwakakwana weibatwe zvakanaka.

Vashandi vemuzvipatara vanofane kupfeke hembe dzinenge dzakavadzivirira ngekuti zviro zvavanosangana nazvo mona imwomwo zvakawandawanda nezvirwere zvavanenge veisangana nazvo zvakawanda maningi saka zviro zviizvi zvakakosha kuitire kuti vachengetedze hwavo utano.

Vashandi vemunzvimbo dzakadaiko ngemafamasi kana muzvipatara, kunyanya muzvipatara, vashandi avo vanoatikhoshera maningi ngokuti ndivo vanoti tasvika zviyana vanotidetsera nekutitaurire zvekuita nepepekuzviitira pacho pakhona, vakhabaatikoshera vanthu vaya.

Chiro chakabakosha maNingi kuti vantu vayana vanoshanda muzvipatara apfeke hembe dzinovadziirira kubva mukubatire muzvirwere zvakasiyana siyana zvakadaikwo ngeemamasiki kana Kupfeka magilovhosi zviro zvo zvakabaavakoshera kuutano hwavo.

Chiro chakabakosha maningi kuti vantu vanopuwe mabasa muzvipataramwo ,vange vari vantu vane mwoyo minyoro vanokone kushandidzana neantu zvakanaka, kunyanya kune vayana vanoite zvekubarise vana vayana. Chiro chakabakosha kuti kuiswe anhu ane mwoyo munyoro .

Kuwanda kwevashandi kunzvimbo dzakadaiko nezvipatara zviro zvakabaanaka zvakakosha maningi. Ngekuti vaende kuna ikweyo hauzombotami unokubetsera chero vamweni veshe vakabatika unoona vanokubetsera kona ikweyo saka zvakabaakosha maningi.

Nzvimbo dzakadaikwo ngezvipatara inzvimbo dzekuti dzinoshande vantu vakawanda wanda vanoshande mishando yakasiyana siyana kudaiko ngemadhokoteya nema nesi kunehe vamweni vanenge veiti madhokoteya pavane ge veivhiye vantu paya vona vanenge veivatambidze zvinodiwa zvakhona.

Zviro zvakabaakosha maningi endi zvakabaanaka ngekuti vantu vebazi rezveutano vanohamba maningi muzvikora nemumantaraunda mwedu umu, veibaire vana vadoko vayani. Veiabaire zvirwere zvakasiyana-siyana kudzivirire zvirwere zvakasiyana-siyana. Zviro zvakabaanaka endi zviro zvakabaatikoshera maningi pautano hwedu.

Kana muntu arwara zviyana kana kuti akazwe madziso ake eirwadza chiro chakanaka maningi ende chakabaakosha kuti aende kuchipatara ngekuti wasvika kona ikweyo vanoise madziso ako achona pamuchini voroomatirisa kuona kuti chiinyi chinenge chaitika kana kuti chiinyi chinenge cheimborwadza zvirozvo izvizvi zvakabaakosha ende zvakabaanaka ngekuti zvakatikoshera kuutano hwedu.

Zvipatara inzvimbo dzakabaanaka maningi ngekuti petinorwara payana ndokwatinoende kowane rudetsero izvi zviro zvakabaanaka ngekuti kashomani muntu ukaende kuchipatara wokorere kuone rudetsero kwona ikweyo unobadetserwa ende unobve wobazwe zvibari nani zviro zvakabanaka maningi endi zvakatikoshera mukugara mwedu.

Muntu kana arwara zviyana eizwa kuti nyama dzake adzizi kumira zvakanaka, adzizi kumumirira zvakanaka. Chiri chinokosheswa ende chiro chinokurudzirwa kuti muntu aende kune vezveutano oonekwa. Kuti chii chinenge cheinesa. Vamweni vakhona unobva ikweyo watobairwa jekiseni. Wobairwa jekiseni wabveyo ikweyo unobaazwa zviri nani. Ende unobaapora. Saka zviro zvakabaanaka maningi.

Mafamasi inzvimbo dzakabatikoshera maningi ngekuti mishonga yeshe yeunenge weida unoiona kona ikweyo ende ikweyo weibvunza mishonga weida yaunonga wanyorerwa ndidhokoteya kuchipatara unoipuwa kona ikweyo saka nzvimbo idzidzi dzakabatinakira.

Nzvimbo dzakadai ngema famasi inzvimbo dzakatikoshera maningi muma ntaraunda mwedumwo ngekuti muntu ukarwara zviyani usingadi kuenda kuchipatara pamweni chinenge chiri kuretu, ukaenda mufamasi ukavatsanangurira zvaunenge weizwa vanokwanisa kukudetsera nemushonga mwona umwomwo.

Zvima famisi inzvimbo dzakati koshera maningi mu mandaraunda medu umo ngekuti nzvimbo dzinedzi tino detsereka maningi payana patinenge tei tenga mishonga anoti tsanangurira kuti ino shandiswa sei kana unofana kumwa sei saka zvakabai tikoshera.

Nzvimbo dzakadaikwo ngemafamasi inzvimbo dzakatikoshera maningi mumantaraunda mwedu ngekuti ukarwara zviyana chero chipatara chiri kuretu unokwanisa kuenda kwona ikweyo wondovatsanangurira denda rako vanokwanisa kukudetsera ngemishonga Saka nzvimbo dzidzi dzakabatinakira.

Nzvimbo dzakadaiko ngomafamasi inzvimbo dzakatikoshera maningi mumantaraunda mwedumo, ngokuti ukaenda kona ikweyo, mushonga weshe wenonga wechitsvanga, wechirwere chiinyi chirihacho chirwere chiri hacho unowana kona ikweyo weidetserwa kuti unoshanda sei, saka nzvimbo dzidzi dzakabaatikoshera.

Nzvimbo dzakadai kungeko nema famasi inzvimbo dzakari koshera maningi mu ma ntaraunda medumwo ngekuti uka rwara zviyani unokwanisa kuenda konako kweyo wono batsirwa ngemushonga usizi kutombo gume ku chipatara saka nzvimbo idzidzi dzakabai tikoshera.

Mafamasi Inzvimbo dzakatikoshera maningi kuti mushonga yechiyungu neye chiantu yakugadzirwa mazuwa anaa yeshe tinoiwana kwona ikweyo une chirwere chaunenge wazwa ukaenda kwona ikweyo anokwanisa kuto kudetsera vokupe mishonga.

Nzvimbo dzakadaiko ngemafamasi inzvimbo dzakatikoshera maningi mumantaraunda mwedumwo ngekuti wabve kuchipatara zviyana ukanyorerwe mishonga inenga isiyo kona ikweyo ukaenda kufamasi kunoku, antu awawo anobakudetsera nemushonga waunenga weida nekukutsanangurira kuti unoshandiswa sei, saka nzvimbo idzidzi dzakabatikoshera.

Zvimbo dzakadaikwe ngemaFamasi muma ndaraunda mwedu umwo dzakaba atinakira, dzakatikosherahe ngekuti mundu unokwanise kuwane rubetsero kwena iyeyo remapiritsi nemishonga usati watombo gume kuchipatara, saka nzvimbo idzidzi dzakaba atinakira.

Nzvimbo dzakadaiko ngemafamasi inzvimbo dzakabatinakira dzakatikosherahe muma ntaraunda mwedumwo. Ngekuti ukaende kona ikweyi vanokwanisa kutokuongorora ropa rako ikweyo. Nekupuva mishonga yaunenge veirya, saka nzvimbodzi dzakabatinakira.

Nzvimbo dzakadaiko ngemafamasi, inzvimbo dzakatikoshera maningi mumantaraunda mwedumwo. Vantuhe vanoshanda kona ikweyo vakatinakira ngekuti watenge mushonga zviyana, vanokutsanangurira kuti unoshandiswa sei. Zviro zvakabakosha ngekuti zvinoite kuti ushandise mushonga zvisina kudarikidza zvaunofanire kuita.

Munzvimbo dzakadaiko ngemafamasi inzvimbo dzakaba atikoshera maningi, dzakatinakira mumanharaunda mwedu umwo ngekuti ukaenda kona ikweyo kashomani kuti usvikeyo ushaye mushonga weinenge weida chero ukarwara chirwere chiri ngechiri hacho ukaende kufamasi unosvikeyo weiwane mushonga weunenge wabaatoda, saka nzvimbo dziidzi dzakaba atikoshera maningi.

Nzvimbo dzakadai ngemafamasi kunotengeswa mushonga kuyani inzvimbo dzakabaatikoshera maningi. Ngekuti kona ikweyo chero usizi kuenda kuchipatara ukaenda kona ikweyo une mushonga waunenge weida unokwanisa kutokudetsera.

Nzvimbo dzakadaiko ngemafamasi inzvimbo dzakanaka maningi ende dzakatikoshera ngekuti ukaenda kwona ikweyo uine denda rauri kuzwa zviyana ukasvika ukavatsanangurira zvaunenge kuzwa vanokwanisa kutokudetsera kana usina kuenda kuchipatara. Vokudetsera ngemishonga yaunenge weida Saka nzvimbo dzidzi dzakabanana ende tinobazvibonga ngekuti dzakatikoshera mukugara kwedu.

Mishonga yakugadzirwa mazuwa anaya yakabaawanda maningi. Ukaenda kuzvipatara yo ikweyo nekumafamasi kune mishonga yakabaawanda maningi kusanganisira zvakadai ndiana giraipi wota. Giraipi wota yakabaanaka maningi kunyanya kuana acheche vanenge veizwa mundani vayaa. Inobaabetsera.

Kune mabota echingezi aayo mazuwanaya anopuwe vana vacheche vayani vanenge vasati vakurya zviro zvakadai ngesadza. Zvirozvi izvizvi zvakabanaka ende zvakabakosha kuti vabereki titengere vana vedu varyewo vachakatsonga kudai. Zvinoita kuti vakire vane utano ende vakure vakagwinya.

Munguwa yetaakurarama inei chirwere chiri ngechiri hacho chaunenge wazwa mapirizi aayo nekuti unokwanise kutomwa wobaatozwe zvirinani. Mapirizi abaawanda zvisingaiti endi chiro chakabaanaka maningi ngekuti kashomani kuzwe muntu eiti ndazoshaya mapirizi kuchipatara pendaendeyo ekurape chirwere chakati. Aaa!, azvibaaitiki izvozvo endi zviro zvakabaanaka maningi.

Mapazi ezveutano akadai Sangwa polyclinic anodetsera antu ngekuadzidzisa ngezveutano, kuti muntu kana warwara unofana kuita zviri kuti uziye zvaunenge weizwa zvintani. Uye kana muntu arwara anoenda kuchipatara kuti aone rubetsero ngenguwa.

Muzvipatara mazuwa anayi nemumafamasi mune mishonga yakasiyana siyana inoshandiswa kuzora kunyanya pazvironda kana munthu akuwara zviyani kana kuti munthu atsva. Kune maoindimendi anoshandiswa akawanda wanda muzvipatara umwu ekuti kana munthu akuwara zviyani unokwanise kuzora ona awawo ende eibazwe zvakanaka.

Mafamasi munyika mwedu munomu abawanda maningi ngekuti kana muntu ukarwara pamweni chipatara chinenge kuri kuretu zviyani unobakwanisa kuenda pafamasi wototenga mishonga wodetsereka nguwa ichipo. Mafamasi abawanda munyika mwedu munomu ende chiro chakabanaka maningi ngekuti vantu varikudetsereka ngenguwa.

Mishonga yakabatikoshera mukurarama kwedu kwezuwa ngezuwa ngekuti petinorwara zvirwere zvakadayi ngemundani kana musoro tikamwe mapirizi tinobakasira kuzwe zvirinane saka mapirizi akabatikoshera mukurarama kwedu.

Zvakabanaka maningi ngekuti vantu vebazi rezvehutano vanopota veimbo hamba mumanharaunda mwedu. Veitidzidzisa zviro zvakasiyana-siyana, kudaiko nekukurudzira vantu kuti vashandise makondomu pabonde payana kudzivirire zvirwere zvakadaroko nehiv endi eidzi nemasti.

Zvakabaanaka maningi kuti vantu vezveutano vambopota veihamba mumakanyi mwedumwo veidzidzisa vantu nezveutano nezvirwere zvakasiyana siyana kudaiko ngezvirwere zvepabonde maSTI, maHIV anaya ndozvakakosha maningi nekuti zvinoite kuti vantu vagare vakajekerwa.

Zviro zvakabanaka maningi ngekuti vantu vebazi rezveutano vanopota veimbo hamba mumantaraunda mwedumwo. Vechidzidzisa pamusoro pezvirwere zvakasiyana-siyana, pamweni pachona veitibetsera kuti zvinodzivirirwa sei zvirwere zvona izvizvi. Chiro chakabanaka ngekuti chinoita kuti tigare tine utano hwakanaka mukugarisana mwedumwo.

Zvakabaanaka maningi kuti vantu vebazi rezveutano vapote veihamba mumantaraunda medumo, veitidetsera nekutidzidzisa pamusoro pezvehutano hwedu kuti zvirwere zvinobatira vantu ngezviri uye kuti zvinokwanisahe kudzivirirwa sei. Zvakabanaka maningi zvirozvo.

Chiro chakakosha chiri chiro chinokurudzirwa kuti vantu vebazi rezveutano vatombopota veitora vantu vemumantaraunda mwedumwo kunyanyanya madzimai veimboenda nawo kovadzidzisa pamusoro peutano hwavo nekutombovadzidzisawo kuti vantu vambotamure nyama dzawo kudai.

Chiro chakabaakosha maningi kuti vantu vebazi rezveutano vanombopota veihamba mumanharaunda mwedumwO veidetsera ngekutidzidzisa pamusoro pezvirwere zvakasiyana siyana kudayikwo ngezvirwere zvepabonde, maSTi nezvimweni zvakadayiwo nge HIV and AIDS.

Chiro chakakosha maningi kuti vantu vebazi rezvehutano vanopota mundaraunda medumwo vanopota veidzidzisa vanhu pamusoro pezvirwere zvakasiyana siyana nekuti zvinobatsira sei nekupota veiona kuti vantu vanenge vasina zvirwere zvakaita seHIV and AIDS.

Chiro chakabaanaka maningi, chiri chiro hee chakakosha kuti vantu vebazi rezveutano vapote veihamba mumandaraunda mwedumwo veitidzidzisa nekutidetsera pamusoro pezvirwere zvakasiyana-siyana kuti zvinokonzerwa ngei zveidzivirirwa hee sei?.

Vantu vebazi rezveutano vantu vakabatikoshera vakatinakira maningi mumantaraunda mwedu umo. Nekuti vanotibetsera veiti dzidzisa ngezvezvirwere zvakasiyana-siyana ngenguva. Kuitire kuti tiziye madzivirire atinokwanisa kuita zvirwere zvona zvinoizvi antuvo vakabatikoshera maningi.

Zviro zvakananaka maningi ngekuti vantu vebazi rezveutano vanohamba maningi muntauraunda mwedumwo veitidzidzisa pamusoro pezvirwere zvakasiyana siyana zviro zvakabanaka ngekuti zvinoita kuti vantu vagare veiziya veichengetedzahe utano hwavo.

Zviro zvakabaanaka maningi ende zvekuti tinobaazvibonga ngekuti anhu vebazi rezveutano zveutano anohamba maningi munzvimbo dzakasiyana-siyana mumaruvhayo ikweyo nemumataundi veifundisa antu ngezveutano nezvo zvirwere zvakasiyana-siyana zvinobata antu kunyanya-nyanya munogara antu akawanda muyani, makaita semumakomboni. Zvirwere zvakadayiko ngekorera ngei-ngei veidzidzisa vantu kuti zvinofambiswa sei.

Zviro zvakanaka maningi ende tinozvibonga kuti vantu vebazi rezvehutano vanohamba munzvimbo dzakasiyana siyana kudai nemuzvikora kana mumandaraunda mwedumo veitidzidzisa nezvehutano kuti vantu unofana kuzvihambisa sei kuti murarama zvakanaka uye zvine hutano mumandaraunda edu zviro zvakabanaka ende tinozvibonga maningi ngazvirambe zvakadaro.

Chiro chakabaanaka chinode kubongwa maningi, ngekuti vantu vebazi rwezveutano vanohamba maningi mumantaraunda mwedumwo umwu, veidzidzise vantu pamusoro pezvirwere zvakasiyana-siyana, nenzira dzekudziirira zvirwere zvona izvi .

Zviro zvakabaatinakira maningi mumanharaunda mwedu umu, zvekuti vantu vebazi rezveutano vanopota veimbohamba veitidzidzisa nekutidetsera pamusoro pezvirwere zvakasiyana siyana. Nekuti zvinodziirirwa sei?

Chiro chakabanaka maningi kuti mumandaraunda mwedu umo vantu pavanosangana payana vamhoresane veimboziyana nekumbotaura veshe zvinoumba ukama pakugarisana kudaio zvinoite kuti vantu tive neukama hwakanaka ende chiro chakabanaka maningi.

Zvirongwa zvinotsigirwa ngemasangano zvinobetsera kusimudzira upenyu hweantu muntaraunda. Antu paanosangana eionesana vakaite zvimapoka tinenge teidzidzisana maningi ndizvona utano hwedu, uye zvinoumba ukama hwakanaka pakugarisana kwedu.

Mukugara nemukurarama kwedu umu munharaunda dzedu umu vanthu vane nguwa yekutombosangana veiite misangano veionesana kuti zviro zvingadai zviri kunesa mukugarisana kana mumiganga medu ngezviri uye tingazvigadzirisa sei, zviro zvakabaanaka maningi ngekuti zvinoite kuti vanthu vagarisane zvakanaka munharaunda ende zvinoite kuti munge muine runyararo.

Zvinokurudzirwa maningi kuti munhu kana wabve kuchimbuzi ugeze mawoko ngemvura inenge yeirumba I have iri yepa tepi kana woite yekuchururudzwirwa kudaio nekapu asi mvura iyoyo ngainge yeienda pashi iwewe weichigeza hako kudai nyara dzako zviro zvakabanaka kuti munhu ashambe nyara dzake above kuchimbuzi.

Chiro chakakosha maningi kuti muntu une mimba uyani aone kurya kwakanaka ngekuti zvinoita kuti mwana ari mundani make akure zvakanaka naiwo vacho panozobara payani abare zvakanaka rizvizvi zvakakosha kuti arubanj hiri nemwana Ari mumwiri mwake.

Chiro chakambanaka maningi kuti vantu vayana vakarorana vanogara veshe kana kuti vantu vayana vachade kungobva kuroorana zviro zvakakosha maningi kuti vashandise zviro zvakadai ngemafemili pulaningi zvakakosha maningi kuutano hweabereki nehweana vaanobara.

Chiro chakakosha kuti vantu vari mudzimva vayana kana kuti vachangopindamwo vayana vadzidziswe nezve femiri puraningi kuziye kuti zviro zvinohambiswa sei kuti muntu asaramba eingobara nekuti kuramba weingobara vana vakateedzana azvina kunaka kuutano hwako nehwevana vakhona.

Zviro zvakakosha kuti vantu vayana vanenge vari muwanano, vapote veiende muzvipatara, koongororwe ropa ravo, kutariswa zvirwere zvakadai ngezveHIV endi AIDS, zvirwere zvinosanganika nazvo pabonde. Zvirozvi zvakabanakaa maningi.

Ana vedu vati kurei zviyani charo chakakosha kuti tiafundise pamusoro pezvirwere zvinosanganikwa nazvo pabonde, ngenjira dzaanokwanisa kudzivirira nadzo. Ngekuti zvinochengetsedza utano hwevana vedu.

Chiro chakabaanaka maningi kuti vantu vadzidziswe nezvezvirwere zvinosanganikwa nazvo pabonde, zvakadaiko ngemaesitiayi nezvlrwere zvakadai ngemukondombera. Chiro chakanaka kuti vantu vazviziye zvirozvi, vaone kuchengetedza utano hwavo.

Zviro zvinenge zvakabaanaka maningi kuti zviro zvakadai ngekuiswe mujadhelu ayana anoiswe anhukadzi ayana e femili pulaningi, chiro chinenge chakabaanaka endi chinenge chakakosha kuti vezveutano vakahamba mumanharaunda mwedu umu veiisire vantu, zviro zvinenge zvakabaanaka maningi ngekuti vamweni vantu vanenge vasikatozvizii. Vanenge vasikatozvizii kuti kune zviro zvakadaroko.

Zviro zvakabaanaka maningi zvekuti vanthu vebazi rezveutano vanohamba maningi mumantharaunda mwedu umwu veidzidzise vanthu vayana vari mudzimba ngezve femili puraningi zviro zvakabaa kosha.

Zviro zvakabanaka maningi kuti vantu vayani vanenge vane mimba vayani vamvopote veienda kuzvipatara kumboringiswa kuti mwana uri mundanimwo unenge achakaema zvakanaka ere, ngekuti uri kukura zvakanaka ere mwona umwomwo.

Mwana paanobarwa unodondtedzerwa vhakisini rinonzi Bhiisiiji. Endi rakabaakosha maningi saka vabereki tinozofanira kuzoramba teienda neana edu kuti varambe veidonhtedzerwa . Pamazera akadai po ngekuti mwana aane 2 manzi tofana kuenda naye ondodontodzerwa . Pa sikisi manzi moendazve naye . Zviro zvakanaka maningi ende zvinokurudzirwa pautano

Zviro zvinokurudzirwa maningi kuti vantu vayana vanenge veigara veshe vakaroorana vayana vadzidziswe Kunyanyanyanya vari kumaruzevha yoiyo vadzidziswe awane ruzivo ngezve yatinoti femili puraningi. Kuti zvinombohambiswa sei uye zvinenge zveiitwa sei mukugara kunoku. Zviro zvakabanaka ende zvakakosha kuti antu eshe azviziye.

Antu kadzi paanosangana payani mumantaraunda veimbofundisana nekuita zvimweni zvakadaroko chiro chakabanaka maningi ngekuti zvinoita kuti vantu vawirirane pachigarisano muntaraunda. Zvinote kuti antu agarisane zvakanaka.

Zvinokurudzirwa maningi kuti munthu kana akaroorwa zviyani ashandise mafemili pulaningi akadaiko ngemapilizi kana nemajekiseni anobairwa anthu ayani kuitira kuti munthu asangobara zvisina tsarukano ngekuti zvino zvinenge zviri zviro zvisina kunaka kuutano hwemwana unenge achakatsonga uyana achiri mucheche unenge aitirwa mimba umweni mwana zviro zvinenge zvisina utano kwaari saka zviro zvinobaakurudzirwa kuti vanthu varimudzimba umwo...

Zviro zvakabaanaka maningi zviri zviro zvakabaakosha kuti muntu kana apinde muwanano awone nguwa yekumbogare pashi eidzizdiswa kuti zvinohambiswa sei muwanano mwona muno kunyanya nyaya yekubare ana apa zviro zvakabakosha maningi kuti muntu weshe aone dzidzo yonaiyoyo aziye kuti zvinohamba sei.

Zviro zvakakosha maningi kuti vantu vayana vanoita zvekurumba kana kutamba bhora vapote veimbo ongororwa nyama dzawo veiningirwa kuti zveshe zvakarongana ere ngekuti vanhu ava zviro zvakakosha kuti hutano hwavo hugare hwakaningiswa.

Chiro chakakosha maningi kuti vantu vayana vanoite zveku tambe bhora kana vantu vayani vanoite zvekurumba vambo wanawo mukana wekumboende koongororwa zvakadaiko ngemakumbo awo nemaoko veyi ongororwahee neutano hwawo zviro zvakava koshera maningi vantuvo.

Chiro chakakosha maningi kuti kuyana kunoitwa zvekurumba nekutambe mabhora kugare kuine vantu vebazi rezveutano vanenge veiemere kuti uyani unenge akuwara kana kuti aite dambudziko vamudetsere ngenguwa.

Zviro zvakanaka zviri zviro zvakakosha maningi kuutano hwedu. Kuti timbopote teiwana nguva yekumbo tamure nyama dzedu. Kuti nyama dzedu dzigare dzakagwinya, chiro chinokurudzirwa maningi chiro chakanakahe kuutano hwedu.

Chiiro chakanaka maningi kuti muntu ega ega awane nguwa yekuti uno mborumba weimbo tamura nyama dzake zviro zvakabanaka zviri zvirohe zvakakosha maningi pahutano hwedu zvinotiita kuti tigare takagwinya nyama dzedu dzakagwinya kudaio.

Zviro zvakadaiko ngemichero zvakabaanaka maningi kuutano hwedu. Muntu weshe unokurudzirwe kuti azvirye zviro zvinezvi, nekuti futi muntu aswere eimwe mvura. Mvura yakabaakosha mumwiri mwedu umu. Zvinokurudzirwa maningi kuti vantu vaite izvona izvozvo.

Vana muzvikoramwo pavanenge veiende korumba peyani kana kuti veiende kotambe mabhora mugiraundiyo chiro chakabanaka maningi kuti kuendwe nefesiti eidhi iyana kuitira kuti kana mwana akuwara awane rudetsero ngenguwa.

Zviro zvinokurudzirwa maningi kuti muntu umbowane nguwa yekumbo tatamure nyama dzako weimborumba nekumboswature swature murenje zviro zvakabaa naka ende zvinokurudzirwa pautano hwedu nekuti ropa mumwiri umu rinombopota reide kuzwi rimbo manya manya kudai saka zvakabaa naka kumbopote munhu weimborumba weimbotamure nyama.

Zviro zvakanaka maningi kuti kuyana kunenge kweitwe zvekurumba nekutambe mabhora nezvimweni zvakadoroko kunge kuine vantu vebazi rezveutano vanenge veizodetsere vatambi vedu kuitire kuti kana munhu akuwara zviyani adetserwe.

Mvura ndoupenyu. Pasina mvura apana zvatiri. Mvura yakabatikoshera maningi mundaramo dzedu ngekuti zveshe zvinoitika mumwiri yedu azvikwanisi kuhamba zvakanaka kana tisina mvura mumwiri.

Chiro chakabai kosha maningi paku rarama kuti muntu ambo wanawo nguva yeku twasanura nyama nekumbo rumba rumba nekumbo twasuka twasuka zvakakosha maningi mu utano hwedu ngekuti zvinoite kuti chero ne ropa redu mu mwiri umu rihambe zvakanaka zviro zvakabai naka maningi ende zvino kurudzirwa pa utano.

Chiro chakabaa naka maningi chiri chirohe chakakosha ngokuti tekinoroji yaayo mazuwa anya yakutenderw madhokoteya kuti aongorore chirwere akwanise kuziya kuti chakonzerwa ngei uye chinokwanise kudziirirwa sei zviro zvizvi zvakabaanaka.

Mazuwa anaya thekinoloji dzaayo idzi dzakanaanaka maningi ,ngekuti munhu waakukwanisa kutaura nadhokoteya pafoni pakopo, weitovatsanangurira zvaunenge weizwa, vapedza votokurapira apapo. Chako kuzongoende kufamasi kotenga mutombo yaunenge wabhiirwa.

Zvabanaka mazuwanaya netekinoroji dzaayo idzi ngekuti muntu wakukwanise kuzvipngorora bhipii yake kuti yakakwira kusvika pare eishandisa foni yake. Zvirozvo izvozvo zvakabanaka maningi, wakukwanisa kutaura nemadhokodheyazve pona pafoni yakoyp iyoyo saka tekinoroji yakabatikoshera.

Kune mathuruzi akawanda wanda anoshandiswa muzvipataramwo ngemadhokoteya. Amweni akhona anoshande kuongorora arwere kuone kuti muntu unonga eirwara their. Zvinoshande zviro zvakawanda wanda mwona umwomwo zvakakosha zvirozvo.

Zviro zvakadaiko ngeAI yaayo mazuva anaya yakushandiswa iyi yakabaanaka maningi ngekuti pamweni pakhona muntu ukarwara zviyana uri mumhatso mwako ,unokwanisa kutoibvunza yokudetsera maningi ngezviro zvaunokwanisa kushandise mumphatso mwakomo kurape denda raunenge weizwa riyana.

Tekinoroji yayo mazuva anaya iyi yabai naka ngekuti zvakurerusira antu mabasa kuzvipatara ne kuzvikorayo ne nzvimbo dzakadarokwo dzaka siyana siyana ngekuti muntu aacha sweri eyi shandisa bhiro kude kunyore zita re muntu ne zvimweni zviro zvinenge zveidiwa pona apapo unongo shandisawo tekinoroji dzaayo mazuva anaya idzi ndo zvakabai naka maningi.

Zviro zvinobaadadisa maningi ende zviro zvakabaanaka maningi kana teionawo ana edu asikana eiitawo madhokotera mumantaraunda mwedu, zviro zvakanaka maningi, ende zvinokurudzirwa kuti anasikana adzidze nesimba vaite zviro zvakanaka muupenyu uye azviitire zviro zvawo muupenyu hwavo, zviro zvakabaanaka.

Mitombo yechiandu yaishandiswa kudhaya nana mbuya edu. Imweni yakona ichiri kushandiswa nanyamashi unowu yakabanaka maningi yeishanda he ngekuti imweni yakona unoti ukauyisa kudai muntu ukaumwa une zvauri kuzwa unobazwa zviri nane pasina chinguwa.

Kune mishonga yechianhu yakawanda Wanda maningi inoshande kurape zvirwere zvakasiyana siyana kuneimweni yakadai ngezvisurudza kana unganyunyu inobaashanda maningi mishonga iyo ukaikwatisa zviyani ukaimwa kana weikosora unobaazwe zvirinani.

Kune mishonga yechiantu yakawand maningi inoshandiswa kurape zvirwere zvakasiyana siyana yakadaiko ngemudhorofiya. Muti uowow unobarapa kana muntu weiziya mashandiro awo zviyani, saka miti iyi yakabatikoshera maningi.

Kune mitombo yechiantu yakawanda wanda maningi inoshandiswa mumantaraunda mwedu umwu, mitombo iyona iyi inomere munzvimbo dzakasiyana siyana kudaiko ngeimweni inomere mumapuwe imweni yakona inomere mujecha.

Kune mitombo yechianthu yakawanda wanda inoshande kurapa zvirwere zvakasiyana siyana. Kudaiko ngeunozi munguraurwe muti unowu wakabakosha maningi kuti ukachera midzi yakona ukape mwana uyana unenge weifufutirwa unozwe mundani mwake kusununguka.

Mishonga yechiantu, mishonga iyana inenge yagadzirwa, yeichishandiswe midzi, mashizha kana maruwa emushango ayana aishandiswa kudhaya ndianambuya edu. Ndiyo mishonga yechiantu yonaiyoyo.

Mishonga yemishango yechiantu iyaiyaya yaishandiswa maningi ndiana mbuya edu kudhaya ,mishonga yona iyoyo inombaashanda ende yakambaakosha mwaningi .Mundaraunda mwedu kudaio inodetsera zvakanyanyisa kuti ngekuti muntu akarwa kudai ohh kana pakaite muntu anoiziva mitombo iyoy ka kuti inoshanda sei ka unombadetsereka ende ngenguva ngekuti imweni yacho inombaabshanda zvemene .

Mishonga yechiantu yakasiyana siyana inobaashanda maningi ende yakakosha maningi inorape zvirwere zvakawanda wanda kudayikwo ngeguku ukarikwatisa ukamwa mvura yakhona inoite kuti mabhiipi adzakire ende inorape zvimweni zviro zvakawanda wanda mundani mwedu umwu. Saka zvirozvo izvozvo zvibaari neutano ende zvakatinakira maningi.

Mishonga yechiantu yakawanda wanda uye inosiyana siyana maringe ngemashandire ayo uye ngezvainoshandiswa. Kune mishonga yakabawanda maningi yechiantu inoshandiswa kurape zvirwere zvakasiyana siyana uye inobashanda maningi mishonga ineyi ukabaikone kuishandise chaizvo chaizvo ende ukateedzera mashandisirwe azvo.

Mishonga yechivantu yakadai nebonga nyonyo kana ichisurudza yakabanaka maningi endi inobetsera maningi kunyanya kune antu aya anoramba eikosora. Anoramba eibatwa-batwa nechikosoro mishongayo inobashanda kana ukaimwa zviyani ende inobabetsera zvisingaiti.

Kune mitombo yechiantu yakawanda maningi inoshandiswa kurapa zvirwere zvakasiyana siyana imweni yakona anoshanda ari mashizha. Mashizha akona meimashandisa amweni akona munoisa mumvura mwomwa kana kuti mokwatisa mitombo iyoyo inoba yashanda .

Kune mitombo yechivantu yakawanda-wanda inoshande zviro zvakasiyana-siyana, semazuva anaya imweni yakona yakutorwa yechisanganiswa yapedza yozoshandiswa kutengeswa yeimwiva setii. Imweni yakona inopedza matumbu, imweni yakona inotorapa mishonga iyona iyi.

Kune mishonga yechivantu yakawanda wanda maningi inoshandiswe kurapa zvirwere zvakasiyana siyana . Imweni yakona anoshandiswa ari mashizha imwe inenge iri midzi amweni makwande emiti. Mishonga iyoyo inombaishande zvekuti ukaone pamwe pakona weyizwa zvakadai kunge musoro unobayizwe zviri nani.

Kunemitombo yechantu yakawanda wanda maningi, yakushandiswa mazuwanaya, kugadzire zvimweni zviro zvakawanda wanda zvinoshandiswa, zvakadayi kunge gavakava. Mazuwanaya rakushandiswe kugadzira zviro zvakadayi ngema hefudu ekuzodzwa mumusoro kuti vhudzi rikure.

Kune mitombo yechiantu yakawanda maningi inoshandiswe kurape zvirwere zvakasiyana siyana. Imweni yakhona anenge ari makwande emiti, imweni anenge arimashizha, imweni inobaashanda maningi mishonga ngekuti umweni wakhona unototi weumwa panaapapo weitozwe zvirinani.

Mishonga yechiantu yaimboshandiswa ngana mbuya edu yakadaiko ngembidzi yemiti kana mashizha akhona kana makwande akhona embiti yona iyoyo yakabakosha maningi ngekuti mazuva anaya yakushandiswa kugadzira imweni mishonga yakasiyana-siyana, imweni yachona inoita zvekudzorwa imeni inoite ekumwiwa.

Mazuwa anaya nethekinorotoji dzayo idzi, mishonga yechiantu yaimboshandiswa kudhaya iri midzi nemashizha nei nei, yakushanda mazuwa anaya kugadziriswe zviro zvakasiyana -siyana, kudaikwo ngema oiri ekudzodze pamakanda edu apa, akubagadziriswe zviro zvakakosha maningi.

Mishonga yechianthu yaishandiswa kudhaya ndianambuya edu yakawanda maningi yeishandahe kurape zvirwere zvakasiyana siyana zvakadaiko ngemakumbo vamweni vayana vanozwe mushana kana musoro kana mundani mishonga iyona inombaashanda maningi.

Mitombo yechiantu yakadaiko ngegavakava yakabatinakira, yakatikoshera maningi ngekuti inoshandiswe kugadzire mishonga yakasiyana siyana, kudaiko ngemishonga wekuzore musoro kuti bvudzi rikure, nemafuta ekuzora chaiwo.

Kune mitombo yechianthu yakawanda maningi inoshande kurape zvirwere zvakasiyana siyana kudai kungenhundurwa yakanaka maningi kuanthu vayani vanenge vane matambudziko emazino inobaarapa yeiporesa.

Mishonga yechiantu yakadaiko ngegavakava yakabanaka maningi ngekuti mazuwanaya yakushandiswa kugadzira zviro zvakadaiko ngemafuta ekudzora anotoshanda kugadzirise ganda kuti rinake.

Chiro chakabaanaka maningi, ngekuti mishonga yechiantu yaishandiswa ngaana mbuya edu kudhaya iyana, irimidzi kana kuti ari mashizha, mazuwa anaa yaakugadziriswa, yozoshandiswa yaamatuthiphesiti nezvimweni zvakadaroko.

Mishonga yaishandiswa kudhaya yechivandu yakambai wanda maningi inoshandiswa zviro zvakasiyana siyana kudai kunge gavakava mazuva anaya raakutoshandiswa kugadzira imweni mishonga inombaishanda maningi yeirape zvirwere zvakawanda wanda.

Mishonga yakadaiko nge Serum, yakaba anaka maningi kuutano hweganda redu. Ngekuti rinoite kuti ganda rigare rakaserera kudaio rakanaka reitarisika. Ndozvakaba akosha maningi.

Kune mishonga yechiantu yakabaawandawanda endi inobaashanda maningi, inosanganisirawo zviro zvakadaiko ngemunguraurwe. Munguraurwe wakabaanaka maningi ende ukautsenga kunyanya mudumbu mako makasunga zviyani, kana kuti usina apethaithi unobaatoshanda ngekuti unobva watozwe kude kutorya, ende mudumbu munobva masunungura. Saka mishonga yechiantu iyi ka, yakabaanaka maningi.

Kune mishonga yechiantu yakawanda maningi inoshande zviro zvakawanda wanda kudako ngechisurudza kana bunganyunyu yakanaka maningi kana wazwe chikosoro zviyani zvirozvo izvozvo ukazvimwa unobazwe zvirinani.

Mishonga ye chiantu yaku tengeswa mazuva anaya yakabai wanda maningi zvino rape zvirwere zvaka siyana siyana kudaiko nge chirwere che musana kana kuti chemu mwoyo kana makumbo mishonga inobai shanda maningi.

Kune imweni miti yaishandiswa kudhara ndiana mbuya edu ,miti iyona yakabaakosha midzi yakona nemashizha akona kudaiko ngekumwa mushani uyane wakakosha maningi ende unotoshanda ngekuti mashizha akona ukamaomesa unosisa mutiii ukamwa ukapora ende anoshanda kwemene

Mishonga yechiantu yakabaanaka maningi ngekuti mazuva anaya yaakushandiswa kugadzire zviro zvakawanda-wanda. Kudaiko ngemafuta ekudzodze mumusoro kuti bvudzi rikure. Mishonga iyi yakabaakosha.

Mishonga yechiantu yakadai ngezvimuti zvakadai naanamasunungure, yakabaakosha endi yakabaanaka maningi, kunyanya vayana vanenge vaine matambudziko emundani. Inobaadetsera ngekuti, ukaitsenga midzi yochimuti chona ichocho, kana mashizha akhona ,unobaazwe zvirinani endi unobaapora.

Mishonga ye chando yakadaiko nge gava kava yakabai naka maningi ende yakakosha ngekuti inoti gadzirire zviro zvaka siyana siyana kudaiko nge mafuta ekuzora kana mishonga yeku dzore mu musoro kana mubvudzi kana mishonga chaiyo yeku rape zvironda saka mishonga yakabaiti koshera maningi.

Zviro zvinobabongwa maningi ende zviro zvakanaka ngekuti mitombo yechiantu yaishandiswa ndiana mbuya edu kudharakwo mazuwa Atari anoya yakutoringedzwawo zvakanaka yeiputirwa yeitotengeswawo mumafamasi mwona umwomwo saka chiro chakabanaka ngekuti zvinoratidza zvona kuti mishonga ineyi irikutariswawo ende irikubazikwnwa yeitoshandiswa zviro zvakabakisha.

Painiraitin'i seramu imhando yemushonga unoshandiswa kuchengetedze mvura muganda redu kuti ganda redu rigare rakaserera uye rigare reipenya. Mushonga uyu wakabaanaka maningi muganda redu tikauzora zviyani kana tabve koogeza wouzora, kunyanya kumeso, ganda rinobaagara rakanaka ende rakaserera. Mushongawo wakabaanaka maningi.

Kune mishonga yechiandu yakawanda Wanda inoshandiswa kurapa zvirwere zvakasiyana-siyana kudai ngekunge munyemve ukaurya muriwo wakona unozi unorapa mwoyo nezvimweni zvirwere zvakadai ngemushana.

Kune mitombo yechiantu yakawanda-wanda maningi inoshandiswe kurapa zvirwere zvakasiyana-siyana. Mizhinji yakona yaishandiswa maningi ndiana mbuya edu kudhayako. Mishongaiyi inobashanda nekuti imweni yakona ukaimwa unozwe zviro zvakadaroko ngemundani unobazwe zvirinani apapo-apapo pasina kana chinguva.

Kune mitombo yechiantu yakawanda maningi inoshandiswa kurape zvirwere zvakasiyana-siyana, yakadai kunge mutsine uyana, unobaashanda maningi pakurape zviro zvakadai ngezvironda. Ukausvinira kudai o muto wacho pachironda chinooma.

Kune mushonga yechiantu yakaabaawanda maningi yaishandiswa kudhayakwo imweni yakhona ichiri kushandiswa nyamusho mushongayo yakabaanaka maningi ngekuti inoshanda maningi pakurapwa kwezvirwerw payani imweni yachona inenge iri mbiti imweni mashizha imweni yachona makwande mushonga iyi inobaashanda.

Kune mushonga yechiantu yakawanda wanda inoshandiswa kurapa zvirwere zvakasiyana siyana kudaikwo ngemashizha emugamu ukamakwatisa uine fuluu zviyani unobazwe zviri nane kana mashizha emugwavha futi anobashanda maningi.

Kune mishonga yechiandu yakawanda -wanda inoshandiswa kurapa zvirwere zvakasiyana-siyana kudai nechimweni chimidzi chinonzi masunungure chimidzi chona ichocho ukabachitsenga zviyani wanzwa mundani unobazwa kusunguka sezita rakona.

Kune mishonga yechiantu yakawanda wanda maningi inoshandiswe kurapa zvirwere zvakasiyana siyana kudaiko ngebunganyunyu rakabaanaka maningi pakurapwa kwechikosoro rinobaashanda.

Kune mitombo yechiantu yakasiyana siyana inoshandiswa kurapa zvirwere zvakawanda wanda kudaiko nemushani wakabanaka maningi pakurapa zvakadai nechikosoro. Ukawukwatisa mashizha akona ukamwa unobazwe zviri nani.

Kune mishonga yechiantu yakawanda wanda inoshandiswa kurapa zvirwere zvakasiyana siyana yeibashanda zvemene kudaiko ngegavakava rakabakosha maningi kana muntu atsva zviyani ukariise rona iroro patsva pakona muntu unozwe zvirinani.

Kune mishonga yechivantu yakawanda wanda inoshandiswa kurape zvirwere zvakasiyana siyana. Mishonga iyeyi amweni wandu vanoitengesa mumisikamwo ukaende mwona imomo weitsvaka unotoiwana mishonga iyoyoyo inorapa zvirwere zvakawanda wanda

Kune mitombo yechianthu yakawanda maningi inoshandiswa, inodetsera kurape zvirwere zvakasiyana-siyana, kudai ko ngenthundurwa, kana munthu uyani unenge eizwe zino uyani, akaiisa pona apapo unobaa detsereka.

Kune mitombo yechiantu yakawanda wanda inodetsere kurapa zvirwere zvakasiyana siyana imweni yakona inenge iri midzi amweni anenge ari mashizha zvimweni zvakona anenge ari maruwa zviro izvizvi zvinobaashanda maningi.

Kune yechiandu yakawanda maningi inoshandiswa kurape zvirwere zvakasiyana siyana kudayiko ngemashizha kana makwande emurooro akakosha maningi pakudziisa mwiri andu vayana vanonyanya kupindwa ngechando vayana mishonga yona iyoyo inobashanda.

Kune mishonga yechiantu yakawanda-wanda maningi inoshandiswa kurape zvirwere zvakasiyana kudayiko ngemushani. Ukakwatisa mashizha akona, ukamwa mvura yakona yonaiyoyo, unobaazwe zviri nani, saka mishonga ineyi yakabayinaka.

Kune mishonga yechiantu yakawanda wanda inoshandiswe kurapa zvirwere zvakasiyana siyana kudaiko ngemutsine wakakosha maningi ngokuti vantu vayana vanenge vane bhiipii vanodetsereka vakamwa muto wakona kana kuti ukasvinira muto wakonawo pachironda kudaio chinobaoma.

Kune mishonga yechiantu yakawanda wanda maningi inoshandiswe kurapa zvirwere yakadaiki ngemitsine ukaukwatisa muto wakona wakanaka maningi pakurapa zvirwere zvakadaiki ngebhipi kana kuti ukausvininire pachironda kudaio chinobatooma.

Kuneimweni michero yemushango yakabanaka maningi ende yakakosha ngekuti inotorapa zvirwere zvakasiyana-siyana. Imweni yakona inotoite kuti muntu ugare urimutano kudaio nyamadzako dzigare dzakasimba. Saka michero yemushango iyi yakabanaka maningi ende yakatikoshera mukugara mwedumwo.

Kune mishonga yechiantu yakawanda Wanda maningi ende yakasiyana -siyana inorape zvirwere zvakasiyana -siyana. Yaishandiswe maningi ndiana mbuya edu ekudhaya, mishonga iyi nanhasi ichiri kungoshandiswa. Yakabanaka ende yakatikoshera ngekuti inoshanda zvisikaiti.

Kune mishonga yechiathu yakawanda wanda inoshandiswa yaishandiswa ende ichiri kutoshandiswa nanhasi unowu kurape zvirwere zvakawanda zvakasiyana siyana ende mishonga ineyi inobaashanda zvisingaiti inobaashanda zvekuti ukaishandisa kudai oo unobaazwa zviri nani.

Miriwo yauryiwa kudhaya yakadaroko nematikiti kana makaka shango miriwo iyona yakabanaka ende inorapa ngekuti ana mbuya edu aibakura ende aisvika kuchembera akagwinya enyaya yezvikafu zvavairya kunyanya muriwo yemushango muriwo iyi yakabanaka muriwo iyi ende ine hutano.

Kunemishonga yakaba wanda maningi yaishandiswa kudhaya ko nana mbuya edu yemushango nanhasi ichiri kushandiswa ngevanoiziya vayana yakadai ko ngemuchakata unoba shanda maningi kana mundu mazino ako akasvipa zviyana unoba shanda ngekuti unotokwesha eyisara akatochena maningi

Kune mishonga yechi antu yakawanda wanda ende inomera panzvimbo yakasiyana siyana ,mishonga yakadaiko nedere riyani, remushango riyani yakabainaka maningi ,ende rakabaikosha nekuti rinobetsere maningi ,kuantu ayani akadai ngevakadzi vane mimba ayani , rinobetsere maningi pakuvhura nzira pazvinhu izvi zvakabaitinakira ende zvakatikoshera .

Kune mishonga yechiantu yakawanda wanda munyika munomu, inoshandiswe zviro zvakasiyana siyana, imweni yakona yakadai ngemashizha emugwavha ayana anobashanda maningi kana ukamakwatisa ukamamwa uine chikosoro zviyana unobazwe zviri nani ska mishonga iyi yakabanaka ende yakatikoshera mukugara mwedumwo.

Kune mishonga yechiantu yakawanda inoshandiswe kurapa zvirwere zvakasiyana siyana kusanganisira rakadai nebunganyunyu rinoshanda maningi kuantu aya anenge aine jeko weizwe jeko zviyani robatoshanda zvekuti ukarimwa unobazwe zvirinani.

Kune mitombo yechianhu yakabayawanda maningi inoshandiswe kurape zvirwere zvakasiyanasiyana endi mashizha kana midzi yemitombo inoyi inobaashanda maningi kunyanyanyanya kune antu ayana anonge eibaanyase kuzviziya kuti zviro zvachona zvinoshandiswa sei aah mishonga iyi inobaa ashanda endi zviro zvakaba anaka maningi kuti anhu tishandise mishonga yona iyiyi ngekuti zvimweni zvachona zvinoba aporesa zvemene.

Mushonga yechiantu yemushango iyani yakadaiwo ngenhundurwa yakabanaka maningi ngekuti inorapa ende inoshanda maningi. Muntu uyani unenge eizwe zino uyana akaisa nhunturwa pazino rona iroro rinobapora ende panenge peirwadza panonyarara kuti nhoo. Saka mishonga iyi yakabakosha ende yakabatinakira maningi.

Mishonga yechiantu yakadaiko ngegavaka yakabanaka maningi ngekuti inorapa zvirwere zvakawanda-wanda kudaikwo ngejeko kana vantu vayana vanenge vatsva vayana . Unoporesa maningi.

Kune zvimimbiti zvinoshanda maningi mumashangomwo zvinoshandiswa kurape zvirwere zvakasiyana-siyana kunyanya zvirozvo izvozvo zvakadai ngezvibiti ngemishani iyana inobashanda maningi.

Munyika yedu ineyi kunemiriwo yakawanda wanda inosimwa miminda umo imweni tinoikaya mushango, kusanganisira mutikiti, mutsine, mbowa, mukakashango, miriwo iyi yakabanaka maningi ende ineutano kuirya maningi ibairi miriwo ineutano ende yakanaka maningi kuutano hwedu ngekuti imweni yacho inorapa zvirwere zwakadai ngema biipii.

N'anga zhinji nana mbuya edu ekudhaya vachiri kushandisa mishonga yedu yechiandu iyi ngekuti inobashanda maningi mishonga iyi ende ivona vanonyatsoiziva mashandiro ayo.

Kune mishonga yechianhu yakasiyana siyana inoshandiswa kurape zvirwere zvakawanda wanda kusanganisire gava kava. Rinobashanda maningi kunyanya muntu unenge atsva uyani, rikazodzodzwa apapo, rinobanyase kushande zvakanaka. Ende anhu ane mindani ayani, roshanda maningi ukariise mumvura inodziya. Saka ndozvakabakosha maningi ende zvakatikoshera mukugara medu.